Edwumayɛfo a wɔreyɛ edwuma wɔ dan no sor. Binom hyehyɛ kyɛw, ɛna binom nso nhyɛ kyɛw. Binom gyina hɔ, na binom nso wɔtena hɔ. Ebien nso abɔ hɔn mu adze a hɔn nso wayɛ dɛ wɔreyi biribi wɔ famu. Hammar da kor ne nkyɛn.

Ɔbaatan na ɔne ne mba wɔreyɛ garden. Wɔreduadua ɔyɛ nduadzewa. Ebi te dɛ nhwiren na adze hyehyɛ hɔn nsa ho a ɔma hɔn bambɔ. Afei wɔn nyinaa wɔresereserew, na wɔretsie dza hɔn maame ɔreka afan adze a wɔredua no ho, na wɔn atar a wɔhyɛ no nso ɔgu mu asɔɔtoo.

Mboframba baanan a wokita bokita sesaw nsu. Bokiti no abien yɛ fufuw, na kor nso hyɛ kyɛw. Na wɔn nyinaa wɔabɔ hɔn mu ase. Nsu n'enyi nyɛ few na hɔn akyir nso yɛ dɛte nkotsenn.

Maami penyin a otwitwa adi wɔ gyaadi. Egya si nenim na kyɛnsii si do a ɔyɛ kwanta ɔdɛ mu . Wɔ nenkyɛn fɛm so kɛntɛn si hɔ a adi tuntum na fufuo egu mu. Bokiti ebien so si nenifa na okuta sikan wɔ nensɛm ɛna ɔtena egwa do. Ɔbɔ duuku nna afei fra ɛtam soro ne ase.

Asɔrmba a wɔapon asɔr, ahɛn ebien si hɔ, na mbaa nye mbanyin na wogyina hɔ. Aborɔsan atsentsen ebiasa so si nyimpa dodow no hɔn ekyir. Na binom hyehyɛ kyɛw na binom nso wɔnnhyɛ kyɛw.

Akwantufoɔ a wɔnam rutu kwan. Wɔhitakita hɔn bag wɔ hɔn nsam, ɛnna ebinom wɔrehwɛ fam, na ebinom nso wogyina ndua ase wɔredzi wɔn ho nkɔmmɔ, na wɔdɔɔso ara yie. Mmɔframba ka ho, na ndua no nso ɔyɛ kusuu.

Abofraba a ɔda famu ridzi n’agor, na ɔdze mfir a nara ɔahyehyɛ na ɔdze ridzi n’agor. Ne tsinhwi yɛ tuntum na serew so da n’ano, ɔkyerɛ dɛ n’enyiwa agye. Ehwɛ n’ekyir so, kɛntsɛn si hɔ a ɔyɛ dɛ biribi wɔ mu. Na famu hɔ no so, beebi yɛ blue na ihu biribi so tse dɛ train kwan a ɔdze ridzi n’agor.

Mmɛnyinfo a watsew etua, ebinom hyɛ ɛkyɛw kɔkɔɔ, ebinom so hyɛ ntar tuntum, ebinom nso hyɛ ntar akokɔ angwa, ebinom nso hyɛ atar a ɔyɛ dɛ ahabanmono. Na wokita adze wɔ wɔnsam a wakyorɔ tworɔw nsɛm wɔdi a wɔdze yɛ ɔyɛkyerɛ. Ndua wɔ wɔn ekyir. Ebinom abue wɔn ano a ɔyɛ dɛ wɔretow ndwom.

Ɔyɛkyerɛ rokɔ do. Mbenyin na woehyia a wɔhyehyɛ kyɛw akɔkɔɔ akɔkɔɔ, na binom nso hyɛ ntar tuntum, na binom nso hyɛ ntar a n'enyiwa ayɛ dɛ akokɔangua. Wokita ndua wɔ hɔn nsamu a wɔakyerɛwkyerɛw ndzɛmba pii wɔ do, na woebuiebuei hɔ ano a ɔkyerɛ dɛ wɔrotow ndwom na wɔrobɔ ose.

Ewuraba a ɔhyɛ atar tuntum na ɔhyɛ ahwehwɛdan mu. Na hw ɔtsena hɔ a abaɛfor efir laptop si n’enyim a orimiamia do. Wɔ n’ekyir no so, ihu dɛ ahɛn beberee na worutwa mu wɔ ekyir hɔ. Na ahɛn no, bi wɔ hɔ a, ɔyɛ fufuw.

Asendzibea a asendzi rokɔ do. Nyimpa pii na wɔatsenatsena hɔ. Ebien gyina hɔ a polisini gyina kor n'ekyir. Frankaa nso sɛn hɔ. Dan no ne mu no, nkrataa gu pon do, na beyi benyin kor tsena besia kor ne nkyɛn.

Kyerɛkyerɛfo a ɔrekyerɛ mboframba adze. Mbesia mba abien na benyin kor. Na ɔdze nyɛma agu ɔyɛ bɔlambɔ mu a ɔresusu ahwɛ. Nyɛma a wɔde resua ade no, ebi yɛ kɔkɔɔ na ebi yɛ tuntum. Wɔn akir hɔ no, ban ho wɔakyerɛkyerɛ nyɛma wɔ do a ɔboa hɔn ma w'adzesua kɔ do. Kɔɔpoo nso si hɔ a nyɛma wɔ mu a osi hɔn nkyɛn.

Banyin a ɔtsena hɔ ma efiri da nenan do, na adze bi so si n'enkyɛn a ɔma enyinam ahoɔden. Dɛm ara so na ɛnyɛma sisi hɔ a wɔtɔn a kotoku bi si nenkyɛn a ɔyɛ kɔkɔɔ. Kɔɔpoo sisi ne benkum, na n'ekyir no so edua si hɔ, na afei nyɛma no osisi pata ase.

Nketeesiamba anan a hɔn enyi agye. Wokita kyɛnsee wɔ hɔn nsamu a wodzidzii wɔ mu. Na kor dze ne nsa akata n'ano. Ebien nso wɔreserew a wɔafee hɔn se, ɛna kor dze ne nsa ato ɔyɛ kyɛnsee no mu. Wɔ hɔn ekyir no nso, abow no, wɔntoo mu.

Papa a ɔnye ne ba redzidzi na ɔhyɛ ahwehwɛnyiwa, afei a watsen ne kɔ de akɔ ne ba no do ma ne ba no de adze rehyɛ n'ano a ɔyɛ dɛ edziban. Plɛɛte bebree nso si pono no do a edziban wowɔ mu. Muhu fork, muhu sekan, afei muhu kɔɔpo. Plɛɛte no nso ɔyɛ fufuo na ɔdɔɔso na ɔsi papa no n'enifa na ne benkum.

Ɔtamtɔnnyi a ɔte ne tam retɔn. Serew da n'ano. Wama ne nsa do wɔ sor. Na tam a ɔtɔn no gu mu ahorow. Kente wom. Na tam sononko bi nso wɔ mu. Na ɔtena agua do na adze kita ne nsa benkum.

Adansifoɔ a wɔreyɛ adwuma. Wɔhyɛ kyɛw na kor gyina enyim a ɔdze ne nsa benkum ɔdze resɔ adze a ɔdze reyɛ edwuma no mu, ɛnna ne dua kɔkɔɔ nso si ne nkyɛn. Kor no ns wɔ ekyir a no nso kita adze mu wɔ sor, ɛnna kor nso wɔ ɔwɔ hɔ a ɔno nso ɔhyɛ atar fufuo na kyɛw kɔkɔɔ a ɔrehwɛ dza ebien no wɔreyɛ. ndadze ndadze nso atwa hɔn ho ahyia.

Amandzi a ɔrekɔdu. Nketesiamba a wefurafura kente na ahwindi gu wɔn kɔɔ mu ɛna wɔ suasua nkyɛnsii a ndɛma womu. Wekyir no nso ihu dɛɛ kaa retwem na wɔnam kaar kwan ho. Wɔhyɛ ɔyɛ ahenema na binom di akyir a ɛtam a wofra no nso, esi wɔn akuku.

Ekuafo wɔn nneɛma a wɔdze abegu gua do. Aborɔbɛ, mango, tomantos, apple na nneɛma no bi nso gu ɔyɛ kɛntɛn mu. Maame yi tsena hɔ a ɔreserew. Ne tirihwi yɛ tuntum. Ɔhyɛ atar tenten na ɔtena agua do. Ɔde ne nsa asisi ɔyɛ nkɛntɛn abien no do.

Mbɔframba a wogu school dan mu, wɔresua adze, na ɔyɛ dɛ woenya hɔhoɔ, osian dɛ buroni bi tena hɔn mfimfin, na hɔn nyinaa no, wɔama hɔn enyiwa do a wɔrehwɛ dzea obi reyɛ. Kor nso ama ne nsa benkum do. Obi gyina hɔn ekyir a ɔyɛ dɛ ogyina aboboano na ɔhyɛ atar kɔkɔɔ, na afei ɔhyɛ kyɛw nso. Mbɔframba no, kor hyɛ atar fufuw, ɛnna kor nso hyɛ atar tuntum.

Mbaa wɔbor esia na wɔnam kaar kwan mu a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ, na kor kitsa akasamu wɔ ne nsa bankum do a ɔdze akɔ n’ano ɔrekasa, na kor so a ɔhyɛ kyɛw kɔkɔɔ no so ɔama ne nsa do, na kor so tam kɔkɔɔ san no kɔnmu a ɔkyerɛ dɛ hɔn anyi aber.

Nnypa atsentsen a wogyinagyina hɔ. Ebinom nso tenatena fam. Mbenyin tena fam, na mbesiafo na mbenyinfo bi nso gyina hɔ. Na ntar a wɔhyɛ no so gu mu ahorow. Bi yɛ tsentsen na bi yɛ tsietsia. Hɔn nyinaa nso wrehwɛ faako.

Mboframbra beberee a wɔtsena dan mu wɔresua adze. N mpenyinfo ebien ka hɔn ho. Kor yɛ Bronyi, kor yɛ besia. Mboframba no so ɔson atar a obiara hyɛ. Bi ne dze yɛ kɔkɔɔ, bi ne dze yɛ akokɔangua, ɛna bi nso dze adze akata ne tsir ho na hɔn nyinaa wɔresere. ɔayɛ dɛ ma wɔrekyerɛ adze a wɔpɛ dɛ wɔyɛ.

Mboframba a wɔnye mpnyimfo wɔnye hɔn tse ɔyɛ dan no mu, hɔn nyina wɔtsena pon ho. Kor tsena panyin kor ne nan do, na hɔn nyina wɔreserew a wɔrekasa, worusua adze. Na kor n’atar a ɔhyɛ no, n’enyiwa no yɛ kɔkɔɔ na bi so ne dze n’enyiwa yɛ blue.

Ɛdan a egua wosim no ɔyɛ fufu. Na kanea no nso ɛkoro si ɛhɔ a wasɔ. Ɛna ebaasa so ɔsensɛn soro. Na ehu dɛ ntaaboo na wɔde abɔ ban no hoɔ a ne baabi ɔyɛ tuntum. Afei agyinamoa nso da efam hɔ a egua ɛna ɛpono osi hɔ.

Apono a plɛte ebien si do. Mpasomma apete do. Amba nso gu do. Nsa abien a ɛkita ade fufuo, ɔkuta kɔɔpoo fufuo a ade tuntum ɔwɔ mu, na buukuu nso da ɔpono yi do na afei nhwiren nso ɔsi do.

Mbesiafo a wɔresaw adowa, na ebaasa gyina enyim, ɛnna ebaasa nso gyina ekyir. Adze bobɔ hɔn tsir, ahwendze gu hɔ kɔn mu, ɛnna bi nso deda hɔn nsa. Nkurɔfoɔ nso gyina hɔn ekyir a wɔrehwɛ hɔn a obi nyɛ atar fufuo, ɛnna kor nso hyɛ tuntum na ɔhyɛ kyɛw kɔkɔɔ.

Aberanteɛ a wahyɛ ne kyɛw ahyɛ n'ahwehwɛniwa, ɔkita ne baage a ɔyɛ kɔkɔɔ, ɛnna atar nso gu ne nsa benkum do. Wɔn ekyir no, bɔdambɔ sisi hɔ, pono nso si hɔ, ɛnna ne mpaboa a ɔhyɛ no nso yɛ kɔkɔɔ, na nsa wɔ adaka ɔyɛ kɔkɔɔ si ne nsa nifa.

Abfra kakraba a ɛkyene da n’enyim a ɔrebɔ. Ↄhyɛ ataar fufu wɔ sor. Mmɔframma no nso binom gyina n’ekyir a wɔrehwɛ ɛkyene a ɔrebɔ. Na mmesiyafo nso tena hɔ a mmɔframma tenatena hɔn nan do. Aayi ayɛ ayerɛ a ɔrebɔ no ebinom gyina ekyir a wɔresaw. Abfraba nso so gyina hɔ a ɔde ne nsa ɔde aka ne tir hwɛ dzeɛ a ɔrebɔ kyene no ɔreyɛ.

Afraba robɔ kyen. Ɔhyɛ atar fufuw wɔ sor. Wadwow ne tsir, na ɔhyɛ asopaatee a ɔyɛ akwanguaa. Ebinom nso gyina n'ekyir, na mbɔframba ka ho, ɛnna mpanyimfo nso ka ho. Ebi nhyɛ atar wɔ sor, na wɔrohwɛ kyen a afraba no robɔ no. n Nkyɛnsee nso deda ne nkyɛn, na ɔde tam akyekyere ne kɔn mu.

Mmofra mma wɔn dodoɔ bɛyɛ awotwe na wɔgu sukuu dan mu na wɔn kyerɛkyerɛni atene ne nsa wɔ wɔn do, wɔyɛ dɛma ɔrebisa koro asɛm nti wa ama ne nsa do wɔpɛ de ɔyi ano. Ɛkoro hyɛ ataade fufuo ɔno nso ɔrehwɛ ɔkyerɛkyerɛni no wɔ ne nsa nifa do. Afei abofra koro tena akyire na ɔhyɛ ataade ɛfɔm no ɔyɛ penk.

Ↄkyerɛkyerɛni ne mmɔfra refa nkyerɛkyerɛ mu. Watene ne nsa wɔ kor do ɛna ɔkor wama ne nsa do dɛ ɔreyi ano. Buuku da ɛkor n’enyim na ɔtenatena taabo do. Ebi n’ataare yɛ fufuo ebi n’ataare yɛ ahata obunu. Wɔ fam hɔ no nso ɔyɛ dɔte ɛna ɛban no ho nso ɔyɛ nnua a ɔhyehyɛ dɔte mu.

Ɛdan a ne mu ɔyɛ fufu. Ɛban ho nyinaa ɔyɛ fufu. Kanea abien na ɔsɛn hɔ. Dɛmaa nso na kanea ɛkoro nso ɛbɔ ho a ɔrehyerɛn. Na nhwiren nso si ɔyɛ kabɔd no do. Dɛmaa na ehu ɔyɛ ahwehwɛ so dɛ ɔbɔ hɔ.

Ɛhɛn ahorow ɛna waaboa anu wɔ ha. Na ɛhɔ yɛ bia a wɔ fu ahɛn wɔ Ahɛn no, wɔho nyinaa ayɛ dɛɛ akukɔanwa. Nipa pii so nenam hɔ a wɔforo ahɛn no bi. Ebinom retɔn ade na ekyir no so adan ahorow ɛna ɔwɔ hɔ. Ebi yɛ abrɔsan a ɔtua do ebaasa ɛna anan.

Ahɛn bebree na wɔsisi ha a nkurɔfo refoforo. Mbaa nye mbenyin. Adan pii nso atwa ho ahyia, na adan no ebi yɛ atenten na ebi yɛ ntientia. Ahɛn no yɛ akokɔ angwa. Besia bi nam hɔ a ɔhyɛ ataar fufuo wɔ sor, dɛm ara na obi nso gyina ahɛn no kor nkyɛn a wama ne nsa do wɔ sor.

Kwae yi mu na mboa redzidzi wɔ hɔ. Mboa ahorow, natwi wɔ mu, dɛm ara nso na ɔson wɔ mu. Na ndua pii sisi hɔn akyi, na hɛn si hɔ a nnipa gu mu a wɔrehwɛ mboa no dzaa wɔreyɛ. Dɛm ara nso na ihu gyata wɔ mboa a wɔredzdzi no mu.

Mboa ahorow a woridzidzi wɔ haban mu. Bi yɛ son, na bi nso yɛ nantwi. Ason no nso, nkakramba wɔ mu, na akɛse wɔ mu. Ekyir hɔ no nso, ndua sisi hɔ. Hyɛn si hɔ a nnipa a wɔtsena mu no wɔrehwɛ dza mboa no wɔreyɛ. Asutsen nso da hɔ.

Mbaa beenum a wɔsoso dadesɛn a nsu wɔm ɛna ɔnam ɔrekɔ. Ɛkor hyɛ ataar kɔkɔɔ wɔ sor. Ɛkor nso bɔ dukuu kɔkɔɔ na ɛkor nso hyɛ ataar tuntum. Na ɔdze hɔn ani akyerɛ efie na nnete dan ɛna ɔrekɔ ho. Edua nso si hɔ a, edua no do wɔapa.

Polisinyi ne maame a ofira tam kɔkɔɔ na ɔbɔ duukuu kɔkɔɔ na ɔnye no rekasa. Polisinyi dze adze akyekyer ne n'ano. Na ɔhyɛ atar tuntum. Afei nso ɔbɔ wɔkye. Na aberanteɛ bi nso gyina hɔ a no nso woeetwa n'enyiwa rehwɛ dza polisinyi no reyɛ. Ahyɛn ebaasa nso retwan wɔ polisinyi ne benkum.

Polisinyi basia a ɔrehwɛ ma bambɔsɛm akɔ do. Ɔhyɛ kyɛw a ɔhyɛ ahwehwɛenyiwa tuntum, n’atar no so ɔyɛ tuntum a wɔakyerɛw Police wɔ n’enyim. Maame bi gyina hɔ a ɔdze ne nsa esi n’asen na ofura tam kɔkɔɔ na afei ɔbɔ duukuu kɔkɔɔ. Ahɛn ahorow so nam kaar kwan do a hɔn nyinaa wɔyɛ fufuw.

Abatoɔ ber. Abatow rokɔ do. Ebinom na wɔregye hɔn kratae dze akɔtow hɔn aba, ibinom nso gyina adaka mu a wɔreto hɔn aba. Mbenyimfo ebien gyina hɔ a kor ɔnhyɛ kyɛw na ɔhyɛ ahwehwɛniwa na oridzi nkɔmbɔ. Ɔno ekyir, ndua nso sisi hɔ, na dan nso sisi hɔ.

Ɛdan a wahyehyɛ ngua atwa ɛpono . Ngua no gu mu ahorow. Afei nhyerɛn ne si ɛpon koro do na buku so gu ɛpono koro do. wɔ akyiri nso nhwehwɛ ɛwɔ hɔ a ehu dɛɛ ndua asisi nhwehwɛ no akyi. Na albo nso wɔ hɔ a albo no w'atumu.

Nnyimpa bebree a wɔatew atua. Wɔkita nnyɛma wɔ wɔn nsam mu a wɔakyerɛwkyerɛw nsɛm pii wɔ do. Na ɔyɛ mbaa nye mbanyin. Na ebi hyehyɛ ahwehwɛnyiwa. Ebi hyehyyɛ kyɛw. Ebinom nso wɔnhyɛ kyɛw. Na wamema wɔn tsir do wɔ sor. Ayɛ dɛ ma wɔrekasakasa. Ayɛ dɛ ma wɔn bo afuw. Na wɔyɛ nyɛkyerɛ.

Nyimpa beberee a wɔkita ndzɛmba a wɔakyerɛwkyerɛw nsɛm wɔ do wɔ hɔn nsamu. Wɔabɔ kyenku, na mbaa wɔ mu, na mbenyin nso wɔ mu. Bi hyɛ ahwehwɛnyiwa, na binom nso hyɛ kyɛw. Ndzɛmba a wɔakyerɛwkyerɛ wɔ do no nso, bi yɛ fufuw, na bi yɛ kɔkɔɔ.

Dza ɔrokɔ do wɔ ha kyerɛ dɛ abatow rokɔ do na mbaa nye mbenyin na wɔato santsen a wɔrotow hɔn aba. Wɔdze ɔyɛ biribi esi hɔ a wɔtow aba no wɔdze gu mu. Na mbaa no nso, binom dze hɔn nsa esi hɔn asene a wɔrehwɛ dza ɔrokɔ do. Binom hyɛ atar fufuw, binom nso hyɛ atar kɔkɔɔ. Binom bɔ duukuu, na binom nso tsenatsena hyɛn do wɔ hɔn ekyir.

Kaal ebaasa nam kwan do, na ebien yɛ nkakraba, na kɛse kor. Wɔ kaal ebaasa no ekyir no nso kaal ketseketse kɔkɔɔ si kwan no do. Mbenyinfo na mbesiafp nam kaal kwan mu. Kyim nso sisi hɔ. Dan si ekyir a ɔayɛ dɛ akokɔangua. Ntokua a ɔwɔ dan no ho no. woebueibuei, ɛna nyimpa beberee nso wɔrofor ɔyɛ kokow.

Akutu bebree a wɔahyehyɛ a wɔretɔn, dɛmaa nso na pear nso sisi hɔ. Mpua, borɔdze, mankeni, tomatoes, wɔahyehyɛ no nyinaa wɔ hɔ a wɔretɔn. Maame a ɔretɔn no, wakoto hɔ a ɔrehyehyɛ ne nneɛma no. wakyekyer ne tsir, na ɔhyɛ atar tuntum wɔ sor. N'ekyir hɔ nso ankora si hɔ a nneɛma gu do.

Nipa beberee ɛna wɔhyia ɛwɔ ha ɔyɛ de n'sɛm sɛm a esi wɔn ntem nti wohia banbɔ. Ebinom hyɛ ahwehwɛenyiwa tuntum, ebinom nso wɔn ebue wɔn ano ayɛdɛ wɔn kasa kasa ena ebi so wɔma wɔn nsa do wɔ soro te dɛ ɔrebɔ ne nyɔnko. Wɔ wɔn akyir nso, ebi nom gyina hɔ wɔrehwɛ dza ɔrekɔdo a wɔ hyɛ ɛkyɛ fufuw. Ebinom nso a kyerɛkyerɛ nneɛma ɔwɔ adzi do woama do wɔ soro.

Mmaa nsia na wɔnam. Ebi ba hyɛ n'akyiri, ebi nso kuta bag. Ebi hyɛ kyɛw, ebi adze si ne tiri do. Wɔn akyir no nso e.

Mbesiafo anan. Ebien hyɛ atar fufuw na kor so wadwow ne tsir. Na kor nso ɔndwow ne tsir. Kor reserew. Hɔn akyir fufuw. Ihwɛ fam hɔ nso a fam hɔ yɛ fi. Wɔn nyinaa wɔhyɛ asopaatsir. Ikor ne sor na abien nso wɔatwir adze. Na kor ɔdze ne nsa ɔde agi n'enyim. Na ɔretie dza kor reka.

Mbaa anan a woehyia mu woridzi hɔn ho nkɔmbɔ. Wokitakita ndzɛmba wɔ hɔn nsamu. Kor ama ne nan benkum do dze esi sor, ɛna kor nso wɔde ne nsa atow ɔyɛ n'akoko. Kor hyɛ atar fufuw. Kor adwew ne tsir na kor nso dze, ɔndwew ne tsir.

Obi kita abow kɛse wɔ ne nsamu a ɔdze rema abofraba a ɔrepae abow. Na abofrana a ɔrepae abo no, ɔtsena fam, na ɔkita z dadze wɔ ne nsa a ɔdze pae abow no nketenkete. Dɛm ara na abow no, ɔapaapae bi a ogu n'enyim. Benyin kor nso tsena n'ekyir a ɔno nso repaapae abow. na ehwɛ hɔn ekyir nso a ɔyɛ bepɔw si hɔ.

Bea a wɔtɔ ɛtam ahorow. Mbesiafo nenam hɔ, ebi soa adze wɔ ne tsir do. Obi nso reyi ɛtam no bi. ℇtam no nso kente wom ɛna ɛtam pa nso wom. Obi gyina hɔ a ɔhyɛ ataare a n’enyiwa ayɛ dɛ akokɔ angwa a ɔrehwɛ beebi te dɛ ma ɔretɔ ade. Maame kor retwam ade gu ne nsa do.

Nkurɔfoɔ a wɔreguar nsuo dze regye hɔn enyiwa, mbaa ne mbenyin. Benim nso wɔ hɔn ekyir a woridzi ɔyɛ ball na ntar a wɔhyehyɛ no nso ogum ahorow. Ebinom gyinagyina nsu no mu, ɛnna ebinom nso wɔdedam, dɛm a na ebinom nso wɔretoto adze. Mbɔframba no, ebinom nhyɛ atar wɔ soro, ɛnna ebinom nso wɔhyɛ atar wɔ soro.

Nnipa nenree na wɔtena hɔ a wɔrehwɛ ɔyɛ sini wɔ ban ho, na mbaa ne mbenyin, hɔn nyinaa hɔn enyim dzi faakor, na hɔ yɛ kɔkɔɔ, ɛnna nkanea nso bobɔ soro a ama hɔ ahyerɛn, na .

Mbenyimfo a woehyia mu a wɔreyɛ edwuma, na wɔatutu fam a wɔdze ɔyɛ pipe wɔdze afa fam a ɔkyerɛ dɛ bia wɔretwe nsu dza akz beebi, na ebi kuta sofi wɔ ne nsam. Obi nso kuta rɔba wɔ ne nsam, na ebinom hɔn atar no ɔyɛ fufuo, na ebinom nso hɔn dze ɔyɛ tuntum, na ebi dze ne nsa asi n'asen na ɔrehwɛ dza nkaefo no wɔreyɛ.

Frankaa ahorow na ɛrehuw wɔ ha. Osisi nnua atenten do. Na frankaa no ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ fufuw, ɛna ebi nso yɛ tuntum. Na ahyɛnso bebiree na ɔwɔ frankaa a ɔte dɛm yi mu.

Mbasiafo ebien a wɔrohor adze na wɔdze ahata ahoma do, na afei wɔdze hɔn nsa asen a woridzi nkɔmbɔ. Nkokɔ ebiasa bi so gyina hɔn enyim wɔrososɔw ndzɛmba famu. Hɔn a ekyir no so, ndua ayɛ hyerɛnhyerɛn wɔ hɔ. kor abaa n’anomu na ɔama ne nsa enyimfa do wɔ sor. Tam na osisi hɔn asen, na bokitsi so si hɔ a ndzɛmba a wɔrohor no gyama bi wɔ mu. Hɔn ekyir no so, ɔyɛ dɛ gyama ewia abɔ papaapa.

Mbaa ebien a ɔredze nkɔmmɔ. Akokɔ ebaasa gyina hɔn mfimfinn. Wɔde hɔn nsa esi hɔn asen. Ɛkoro ne nhwi sensɛn hɔ ɛna ɛkoro nsoso woakyekyere ne nhwi. Ntaadeɛ wɔahoro san ahoma do wɔ hɔn mfimfini wna afei ndua nso wɔ hɔn nkyɛn. Bucket nso si hɔ a nneema wɔ mu.

Mmɔframba a woehyia aborɔfo ebien a ɔne hɔn redzi nkɔmbɔ. Kor hyɛ atar tuntum wɔ ase, na ɔhyɛ asopaatee. Afraba kor asɔ penyin kor nsam, ɛnna kor nso hyɛ atar kɔkɔɔ. Mbɔframba no wɔadwow hɔn tsir, hɔn ekyir hɔ no nso, mbenyimba ridzi agor.

Mbaa ebien a wɔresaw adowa. Wofira kente. Ahwendze hɔn kɔn mu. Bi nso deda hɔn nsa na hɔn nan. Hɔn ebien nyinaa wɔama hɔn nando. Kor a ne nan benkum, na kor nso ama ne nam nyifa, na binom gyina hɔn ekyir a wɔrehwɛ asaw a wɔresaw no. Afei hɔn a wogyina ekyire rehwɛ hɔn no, binom hɔn ntar yɛ tuntum, na bi nso hɔn dze, ɔyɛ kɔkɔɔ. Afei ihu kyɛnsedan do nso wɔ hɔn ekyir.

Nduadzewa a wɔdze nsu repetse do. Nyipa ebaasa na wɔreyɛ edwuma, na nsu a wɔdze petee do no n'ano yɛdzen papaapa. Na afei wɔhyɛ atar a n'enyiwa ɔyɛ akokɔ angwa, na wɔdze paep ato fom a nsu no ɔnam mu gu nduadzewa no do.

Mboframba a wɔnye hɔn egya ridzi anamuna, egya no hyɛ kyɛw tuntum na ne ba si ne nan do. Okitsa anamuna kɛse a ɔdze ato ɔyɛ n’aserɛ do. Mboframba no, mbanyin a wɔwɔ no, wɔnnhyɛ atar; mbasiafo no so binom adwer hɔn tsir, na hɔn nyinaa wokitsa a ɔyɛ kɔkɔɔ a woridzi.

Mbɔframba ebaasa a wɔtena ɔyɛ egua do. Kor nhyɛ atar. Wadwow ne tsir. Afra kakraba tena ne nan do a ɔno nso hyɛ atar fufuw. Afei kor tena hɔ a woesi ne tsir adze na ɔhyɛ asopaatee a ɔyɛ dɛ akokɔ angua. Wɔn ekyir nso, gallon kɛse si hɔ a ayɛ dɛ ma adze wom.

Obi ekedzi bɔ n ma apolisifo esuo no mu. Nyia no, n’ahwehwɛenyiwa a ɔhyɛ no bɔ n’akoko, na ɔhyɛ atar blue. Polisifo no wɔhyɛ dadzekyɛw a ɔyɛ tuntum, hɔn atar no so yɛ tuntum. Papa kor so gyina polisifo no nkyɛn a ɔdze biribi akata ne hwen ano. Na hɔn ekyir no so, ndua wɔ hɔ na akyerɛwdze nso wɔ hɔ.

Edziban a ɔbɛyɛ dɛw na osi hɔ yi. Muhu kɔtɔ, muhu mako, muhu ɛtsew, na muhu nam asɔɔtow. Na wɔdze ngo na wɔdze ayɛ forɔɛe no. Ɛtsew no nso ɔyɛ fufuw. Ɛna kɔtɔ no nso hɔn ho aber.

Aan asɔɔtoo a ebi yɛ aborosan, ebi yɛ fitia. Chapel ka ho, na nnua pii nso atwa ho ahyia. Muhu ahɛn ahorow nso dɛ wɔsisi adan no anim. Adan no nso gu mu ahorow. Dɛm ara nso ns hɛn no nso gu mu ahorow. Ahɛn fufuw wom, kɔkɔɔ wom ɛnna atuntum wom. Afuw nso atwa dan no anim ahyia.

Ndua bebree na watwa adan ho ahyia. Ɛdan no, ebi yɛ ntiatia na ebi nso yɛ atenten. Ahɛn asɔto nso sisi hɔ a ebi yɛ kɔkɔɔ ɛna ebi nso yɛ fufu. Afei ahɛn no bi nso yɛ tuntum. Na dadzewa no nso, ɔyɛ afuw a n'aniwa yɛ ahataw mono.

Nsu na mboframba wogyina mu a wɔroguar. Hɔn nyinaa wɔnhyɛ atar wɔ sor. Bi hyɛ atar tuntum wɔ ase, na bi nso hyɛ fufuw, na woesosɔ hɔn nsamu, na wɔreserew. Na wɔyɛ awotwena wogyina nsu nu mu. Nsu no enyiwa yɛ a ahatawbun.

Akwantufo a wɔnam po do a wɔtena hyɛma mu. Na mbenyimfo na mbesiafo na wɔadzi afra. Ebinom ama wɔn sa do a wɔkita biribi dɛ wɔn kyɛw. Na bi nso hyɛ wɔn kyɛw. Na binom hyɛ atar kɔkɔɔ. Na binom hyɛ atar fufuw. Na po asɔkye dzi wɔn eyim.

Mmesiamba ebaasa a wɔroho adze. Kor tena ekyir a wama nsa do wɔ sor. Ɔtena hwaseambɔ mu. Hɔn ekyir no nso hɔn dan si hɔ a mpa sɛw aboo no ano. Fui nso wɔ hɔn ekyir, na samena a wɔdze horo adze nso atwa ahur wɔ bowl a wɔrohoro adze wom no mu.

Mɔfraba abien, panyin kor nna wɔhur ndɛma. Kɛntɛn si wɔne nkyɛn. Afrɛ kor tena ɔyɛ senya mu a wama nensa do wɔ soro. Atar wɔhyɛ no ɔnkata wɔn akuku do. Ndɛma wɔɔhru no, ehru wɔ kyɛnsii mu na wɔn akyi no mpapa dan ɛwɔ hɔ.

Nipa a ɛkɔm de wɔn ɛna wato santene. Wɔkita nkyɛnsee ɛwɔ wɔn nsa mu a wɔde kɔgye adziban na mpaninfo ɛna mmasiwafo, mmɔfra mma ɛna mpanyin. Na ntaade a wɔhyɛ no nso gugu mu ahodoɔ; ebi ne deɛ akwankwaa ebi ne deɛ so yɛ tumtum ebi w'asosɔ ne tiri ebi nso ne tiri ho afu.

Robot a wɔrosɔ no ahwɛ dɛ sɛ ɔyɛ edwuma a, ɔno ntsi aberantsɛ no kitsa adze wɔ nsamu a ɔdze rema robot no. robot no yɛ fufuw a tuntum wɔ n’asowa ho, na tɛlɛbihyɛn si hɔ a adze wɔ do a nyia no rohwɛ dze ayɛ n’edwuma.

Wɔrekyɛ edziban ahorow dze ama mbaa ne mbenyin. Nea ɔrekyɛ edziban no, wadwow ne tsir tsentsen, na wɔn nsoa wɔrekyɛ edziban no, wɔtenatena fam edziban no wɔ ɔyɛ plɛɛte mu a wɔreyiyi dze ama hɔn. Ebinom hɔ tsirhwi yɛ tuntum, ɛnna ntar a wɔhyɛ no nso, ebinom nso wɔn dze ɔyɛ kɔkɔɔ.

Mmesiafo ebaasa a kor ne tsir ho yɛ tuntum, na woehyia wɔ bea a wɔsua abɔdze nyansapɛ. Hɔn nkratae a wɔatwerɛtwerɛ nneɛma wom ɔgu pono do, na ebien nso hyɛ ahwehwɛniwa, na wɔhyɛ atar fufuw na wɔhyehyɛ nneɛma wɔ hɔn nsa. Bucket nso si ase do, na ehu dɛ dadze bi nso si hɔn nkyɛn.

Polisifo a wɔnam a hɔn bo efuw, ɔyɛ dɛ wɔrekɛkye obi, na kyɛw a wɔhyehyɛ no bi yɛ dadze, bi so nnyɛ dadze. Wokita etur na wɔhyɛ atar a hɔn sor a ɔyɛ tuntum. Ehwɛ hɔn ekyir so a, aborɔsan tsentsen bi si hɔ na nyimpa so gyina apolisifo no hɔn nyimfa a wɔrohwɛ dza apolisifo no wɔrokɔ wɔakɛyɛ. Wɔhyehyɛ apolisifo no hyehyɛ nhwehwɛenyiwa so.

Mbaa waboa hɔn ano ɛkor fira kente wɔ soro naase bronyin kor gyina nesaa benkum aa ɔhyɛ atar tuntum wɔ sor na ɔhyɛ kɔkɔɔ so wɔ ase na ɔhyɛ ahwehwɛ niwa obi so gyina besiaa no nekyira waama ne nsa do kataa nenyiwa waayɛdɛɛ ma ewia hye nenyiwa ekor gyina nekyira okita biribi wɔ ne sɛm ɔsia ekyɛw.

Namtɔnbea a nyimpa ebien gyina hɔ, woriyiyi nsɛm ano, ɔhyɛ kyɛw tuntum na ɔhyɛ atar tuntum wɔ sor. Kor so hyɛ atar kɔkɔɔ na woriyiyi nsɛm ano. Na nam no yɛ bebree na woridzi ano. Wɔ hɔn ekyir no so, kyim ahorow na woetwa hɔ ehyia a wɔahyehyɛ ndzɛmba bebree wɔ hɔ.

Mmɔframma ebaasa a kor de mmirika ka kor no do. Dze a ɔdzi anim no tsena wheel mu na ɔrepia. Kor hyɛ atar fufuo wɔ sor. Ne tsirnhwi yɛ tsentsen, ɛnna kor nso gyina ekyir a ɔde ne nsa akata n'enyiwa. Ndua ne efuw bebree wɔ hɔn ekyir.

Farnyi baa okitsa nam sorɔtow wɔ ne nsa ebien, dza okitsa ne bankum no so sen dza okitsa ne nyimfa no. Na oetwa n’enyiwa rohwɛ ne ne nyimfa a ɔrohwɛ nsu mu, na n’ekyir so hɛmba si hɔ a osi nsu no do. Basia no ɔreserew, ɔbɔ duukuu na afei, ɔnam mpoano.

Awuraba a okita ɛnam ahorow. Na ebi kita ne nifa ɛna ebi kita ne benkum. Ɔdze nam mpo ano. Na afei nso ɔreserew. Na ɔrehwɛ ɛpo no mu. Ɛpo no nso wata dzin. Ɛna ɛhyɛn ba si do. Wɔn akyi papapaa so, ehu bepɔw a ɔyɛ dɛ dade si do wɔhɔ.

Ayarfo aa ebi nom wadzi dzɛm ɛna wɔtsena fom wɔ serɛ serɛ adze. Mbaa nye mbɔfra ɛna wɔtsena hɔ. Galɔn si ɛkor ne nkyɛn ɛna ɛkor so kita ɔyɛ adze wɔ ne sam. Mbɔframba no ebi nhyɛ atare wɔ sor, mbesianba no so ebi abɔ duukuw. Moto so ɔnam wɔn nkyɛn na wɔn akyir nso kaar kwan da hɔ aa kaar kɔkɔɔ bo ɔnam do.

Wɔahyehyɛ efir a wɔdze rekyerɛ, na hɔn nyinaa no wɔrehwɛ faakor. Ebi akoto a ɔhyɛ atar fufuo wɔ sor. Obi nso gyina nkyɛn a ɔno nso hyɛ atar a ɔyɛ ahataw bun wɔ ad wom, ɛnna ebinom nso wɔhyɛ atar tuntum wɔ sor, na hɔn nyinaa dodo no ara yɛ ɔyɛ mbenyimfo. Besia kor na ɔka hɔn ho.

Mboframba a woridzi agor. Wɔyɛ enum, mbenyin ebaasa, na mbesiafo ebien, na anan aboa ano a wɔama hɔn tsir do wɔ so, na kor nso kita mpaboa a ɔama ne nsa do wɔ sor. Na hɔn ekyir no nso, kwan da hɔ a dan sisi hɔ, na ndua beberee nso sisi hɔn ekyir.

Besiaba a ɔkita cycle gyina hɔ. Besiaba kor nso nam ne nkyɛn rekɔ. Bi nso gyina n'ekyir pa ara a ɔsoa adze na ɔtɔn, na obi nso gyina hɔ a ɔdze ne nsa egu n'ekyir no. Hɔ yɛ gua do, na besiaba yi, ɔhyɛ atr tuntum wɔ sor, na ɔdze adze tuntum nso ɔdze ahyɛ ne tsir.

Ɔbbatan a ɔtena adziban ho a ɔreyɛ. Ɔhyɛ atar tuntum dzi fi ne tsir ho dze kesi ne n'an ase. Na okita biribi wɔ ne nsam. Na afee ɔrehwɛ ne nyifa. Ebinom nso wɔ akyir a wɔtena agua do na ɔrehwɛ hɔn benkum dɛ ma nea ɔreyɛ adziban no ɔye no rekasa. Adziban a ɔreyɛ nso bi sisi fam. Dɛm ara nso na nkɔɔpoo nso ka ho.

Besia a ɔtsena hɔ a ɔhyɛ atar fufuo na ɔkita papaɛ wɔ ne nsamu. Adze nso si gya do a osi ne nkyɛn na ɔdze n'enyiwa rehwɛ. Dɛm ara na ne nkyɛn nso tomber ahorow sisi hɔ. Naaaa . Gya nso si ɔya ne nkyɛn. Aborɔfo ebien nso tsena ekyir a wokita adze wɔ hɔn nsamu, na kor nso baage si ne nan do.

Sukuufoɔ mmɔframma a wɔrebɔ ampe. Ebien rebɔ hɔn nsam. Nkaafo no nso gyina hɔ a wɔrehwɛ dzea ɔrokɔ do. Wɔn ekyir no nso, kaa ebien si hɔ ɔsi dua ase. Mbesiafo ebaasa nso gyina ekyir a woridzi mkɔmbɔ. Skul dan nso so si ekyir papaapa.

Efiadze a wɔtɔn ndur wɔhɔ. Nyipa ɛbaasa ɛna wɔhyɛ efiadze ha. Ɛkor hyɛ atar fufuw wɔ sor, ɛna tuntum wɔ ase, na ɔhyɛ mpaboa tuntum so. Na ogyina hɔ nye obi rekasa, tsedɛ mrɛ ɔretɔ adze. Ɛkor so gyina ekyir a wama n'enyiwa do wɔ sor, ɔrehwɛ ndur a wahyehyɛ wɔ efiadze hɔ. Na ndur no ogu mu ahorow, ebi yɛ kɔkɔɔ na ebi yɛ tuntum.

Efiadze a wɔtɔn ndur asɔɔtow wɔ hɔ. Obi gyina hɔ a ɔrotɔ edur a ɔhyɛ atar fufuw wɔ sor na ɔhyɛ tuntum wɔ ase hyɛ mpaboa tuntum. Ndur no nso, ɛbi yɛ fufuw, na ɛbi yɛ kɔkɔɔ. Mbenyinfo ebien gyina ɔyɛ adaka no ekyir a wɔrekan ndur a osisi hɔ no.

Nnipa ahyia a wɔresu. Wɔreyɛ ayi. Na ɛkoro abae nanum. Ɛkoro nso de ne nsa ato ne tiri ho. Ebinom hyɛ ataade fufuo, na ebinom nso hyɛ ataade tuntum. Ebinom gyina wɔ na wɔtena hɔ no akyiri. Na wɔn werɛ ahow.

Wɔrebɔ ayer, ɔbaa ne benyin na wɔresaw. Na adze bɔ wɔn tsir. Benyin no nhyɛ ataar wɔ sor. Ↄhyɛ asepaatre. Ↄbaa no nso gyina ne do a ɔde ne nsa asɔ ne tsirim. Nkaefo no nso gyina ekyir a wɔrehwɛ ebien a wɔresaw no, na ehu dɛ azde nso wɔ hɔn ekyir.

Nnwom na asaw a ɔrokɔ do. Nnipa ebien na wɔresaw; ɔbaa ne benyin. Benyin no tena fam, ɛnna ɔbaa no nso gyina no do. Na ɔtam si ɔyɛ ɔbaa no akoko. Benyin nso adze akyekyer ne tsir. Ɔhyɛ mpaboa. Ebinom nso gyinahɔn ekyir a wɔrehwɛ asaw a ɔrokɔ do no.

Mmɔframma nnum a wɔrepia hɛn a wɔdze ndua ayɛ. Hɔn enyi agye papaapa. Kor reserew. Ayɛ dɛ ma kor pɛ da wɔ kor twɛr, ɛnna wɔn ekyir nso, obi gyina hɔ a ɔrehwɛ hɔn. Mihu biribi dɛ ɔyɛ ɔyɛ da mfuw wɔ hɔn ekyir, na wɔnam mfutuma kwan do, na aserew na wɔreserew, na ɔkor nso asɔr, ɔyɛ dɛ osuro, na ɔpɛ dɛ osian.

Mbofra a wɔretwiw wɔn hɛn a wɔdze ndua ayɛ. Ebien tena hɛn a wɔdze ndua ayɛ no mu. Ɛna ebaasa nso wɔrepia. Wɔreserew na kor ama ne nsa do wɔ sor. Obi nso gyina wɔn nkyɛn hɔ a ɔrehwɛ dza mbaframba yi wɔreyɛ.

Ɛna, Agya na mba ebien. Mba ebien no, kor yɛ benyin na kor yɛ besia. Hɔn dan a wɔda mu no nso ne mu yɛ fufuo. Wɔ hɔn mpa no a wɔd wɔda wɔda do no nso ne do yɛ fufuo. Benyin no n'atar no yɛ blue na ne nsa yɛ tsentsen, ɛnna besia no nso n'atar yɛ fufuo. ne tsir ho yɛ tuntum. Mmɔframma ebien no nyinaa wɔreserew, ɔkyerɛ dɛ wɔwɔ anigyem.

Nyimpa a wɔrehwɛ sini, na ngua a wɔtsena do no yɛ kɔkɔɔ. Mbenyin na mbesia. Benyin kor na besia kor wɔdze hɔn nsa asosɔ hɔn mu a wɔreserew. Kyerɛ dɛ wɔredzi nkɔmbɔdɛw. Wɔ hɔn ekyir no nso, papa bi gyina hɔ a ɔhyɛ coat a ɔhyɛ ahwehwɛnyiwa a ayɛ dɛ ɔnye mboframba rekasa.

Ekrow a kaar nam kaar kwan do. Dɛɛmaa nso na nipa ritwa ɔyɛ kaar kwan mo. Kaar no, ebi yɛ kɔkɔɔ na ɔyɛ nkitikiti. Asɔr di no wɔ hɔ. Ɛdan no so ehu ninyinaa ne kyɛnsii dɛ oguu ahorow. Ebi yɛ fufu ɛna ebi yɛ abrosan, ebi yɛ efitia. Endua na adi sisi ɔyɛ ɛdan no bi ho.

Agodzifo a hɔn eniwa agye. Ebinom rebɔ hɔn nsam ebi nso abae hɔn nsam. Ebinom akotow, na ebinom nso wɔreserew. Afei ebinom hɔn atar a wɔhyɛ no, soro no yɛ akokɔ angua, ɛnna ase no yɛ tuntum. Ebi nso nyɛ atar tuntum sor na ase, ɛnna ebi nso hyɛ atar kɔkɔɔ. Wɔ hɔn ekyir no nso no tan tuntum na ɔsensɛn hɔ, na ebinom nso wɔrebɔ hɔn nsam.

Nnyimpa dodow na wɔaboa do a wɔregye wɔn enyi. Ebinom ama wɔn nsa do wɔ sor. Ebinom nso tena fam. Na binom nso wɔkotow hɔ. Ntar a binom hyɛ no tuntum wɔ mu. Na akokɔangua so wom. Wɔn akyir no nso tam sɛn hɔ a, ɔyɛ tuntum.

Mbesiafo ebien a wɔtsena egua do regye nkyerɛkyerɛ, na b besia kor hyɛ ahwehwɛniwa a ɔhyɛ atar fufuw a wadwow ne tsir tsena hɔ n'enyim a ɔrekyerɛkyerɛ nsɛm mu ɔdze kyerɛ hɔn. Ɛpon a osi n'enyim no nso ndur bebree na osisi do a ebi ne ho yɛ kɔkɔɔ ɛnna ebi nso ne ho yɛ fufuw. Besia kor ɔdze duukuu akyekyer ne tsir.

Adzetɔnfo ebaasa, wɔsoso ɔyɛ adze a wɔtɔn. Maame kor ɔnye panyin a ɔwom a ba hyɛ n'ekyir ɔne no rekasa. Wɔnhyɛ mpaboa. Na hɔn ekyir no nso, ehu dɛ dan bi wɔ hɔ a tokuro a ɔwɔ hɔ no woebue bi na wombuee bi. Maame a ɔne hɔn rekasa no, ɔbɔ duukuu. Hɔ nso na wohunu kaa kwan wɔ hɔn ekyir.

Besia a ɔdze ne nsa anwen adze hor ahorow a ɔroton. Ɔtotow ndzɛmba no enyim, na adze kita ne nsamu a ɔayɛ pɛ ɔdze reyɛ ndzɛmba a wɔanwen no ho. Na ɛbi yɛ kɔkɔɔ. Bi yɛ tuntum, na bi nso yɛ ahatawbun. Na bi tse dɛ ɔyɛ papae.

Asiei a binom gyinae ayɛ dɛ wɔrebɔ mpae dza ama hɔn awufo. Na nda no yɛ fufuw. Nyimpa a wogyina hɔ no nso binom hyɛ atar fufuw. Hɔn nyinaa wɔamema hɔn nsa do wɔ sor. Mboframma ebaasa ka ho a, wɔrebɔ mpae no bi. Ihwɛ hɔn akyir nso a, ndua si hɔ. Na ebinom nso hyehyɛ kyɛw a ebinom nso nhyɛ bi.

Mbanyin na mbasiafo a wɔahyia wɔ mbrahyɛbaguamu, na wɔn nyina wɔaboa ano a wɔrekyerɛkyerɛ nsɛm mu. Ndzɛmba katakata binom hɔn hwen ano, na mbasiafo no, binom hyɛ atar kɔkɔɔ na ntar tuntum. Mbanyin no so binom hyɛ atar fufuw na binom nso woefura tam. Na binom worikyiakyia hɔn ho, wɔ hɔn ekyir no so, nkanea a bobɔ ban ho a wɔasosɔ.

Besia a ɔhye ne gyadze ɔretwitwiw no nkuku mu. Oebuei pipe no na ɔdze no nkuku no ahyɛ pipe no ano ɔretwitwiw mu. Afei n'ano ayɛ serew. Ne tsirnhwi yɛ tuntum. Ɔhyɛ atar ble wɔ ase. Wɔ n'ekyir no nso. Stove si hɔ a beebi ayɛ dɛ akokɔ angua si do. N'ekyir no nso mohu mbolambɔ na ɔyɛ ahataw nso wɔ hɔ.

Dan mu a famu no, ɔyɛ fufuw na tuntum, egua a osi hɔ no yɛ fufuw na tuntum a sundze ebien gu, na tam a n’enyiwa tse dɛ ahatawbun so gu do. Pon si hɔ a ahwehwɛ si do, na nhyiren so wɔ hɔ, ban no so ho yɛ fufuw, kanea kor so sɛn hɔ na ndzɛmba ebiasa so bɔ ban no ho.

Ɛdan aa egwa fufuw si mu, sundzi ebien gu do. Ɛtam so gu do aa ɛtam no beebi retwiw fom. Ɛpon si hɔ aa ɔyɛ bɔdambɔ si do. Nhyiren so si ɔyɛ ɛtam kor ɛwɔ egwa n'akyir. Wɔdze enyɛma so abobɔ ban ho. Kanea so sɛn hɔ na ɛpon kor si hɔ aa ɔyɛ tuntum aa nyɛma ebien si do.

Edzidzi rekɔ do . Mmanyinfo ebien, ɛna mmesiafo ebaasa. Na Banyin kor hyɛ ahwehwɛniwa tuntum, ɛna ɔhyɛ atar fufuw. Besia kor so gyina banyin n'enkyɛn a ɔrehwɛ dza ɔrekenkan ɛwɔ krataa mu, ɔno ɔhyɛ atar fufuw wɔ sor ɛna tuntum wɔ ase ɛna okita buukuu wɔ nensa mu. Edziban bebree ɛna osi ɛpon no do.

Afidie aa wɔde tutu fam ɛna nnipa ɛnum gyina hɔ aa wɔreyɛ adwuma na ɛkoro de da dade mu ɛna ɛkoro wɔremiemia ɔyɛ afidie noo ɛna ɛkoro nso ɛgyina hɔ aa ɔde ne nsa asi naasene naa wama naniwado wɔ soro wɔrehwɛ dade no aa ɔwɔ soro no na wɔn nyinaa ɔɔyɛ adwuma de atutu fam.

Basabasayɛ na ɔrekɔ do wɔ ha, ɛwɔ mmrahyɛ beguam. Mpanyinfo no wɔhyehyɛ ntare tuntum na efufuw a wɔrepata wɔn ho, na ebi ama egua do wɔ sor, na ebinom nso abɔ fom.

Ebusua a wɔtsena hɔn dan ano. Ebaasa gyina hɔ ɛnna anan nso wɔtse fam. Hɔn dan no no mu ayɛ sum, na dan no yɛ mpapadan. Nea ɔtsena hɔ no, kor ba da ne nan do, na wɔn nso a wogyina hɔ no nso, wɔdze nneɛma ahyehyɛ hɔn kɔn mu.

Mbaa nye mbanyin aa w'adzi ehyia aa wɔredzi nkɔmɔ na ɛkor gyina hɔ aa ɔkyerɛ kyerɛ asɛm mu de kyerɛ nkaafo no. Na wɔn nyinaa wɔyɛ bɛyɛ awɔtwe wɔtsena ɛpon ho na ɛpon no do no bɔlambɔ si do ɛna baag si do. Ɛkor aa ɔnye wɔn rekasa no ama ne nsa do wɔ sor dɛ ɔkyerɛkyerɛ asɛm de akyerɛ hɔn. Wɔn akyir no so eyi bi bɔ hɔ aa ɔyɛ tuntum.

Adwumayɛfoɔ a wɔkita ɔyɛ daze wɔ hɔn nsam a wɔrehyehyɛ. Kor nso butu hɔ a ɔrotwerɛ biribi wɔ dadze no ho. Kor nso akoto hɔ a no nso ɔreyɛ edwuma wɔ fam. Bokiti fufuo si hɔ. Hɔn ekyir no nso po wɔ hɔ, na biribi si hɔ a wɔayɛ dɛ ahataw, wɔayɛ dɛ dan kakraba a nenyiwa te dɛ ahaban bun.

Polisifo ebien nna sojanii kor a wokita etuo ɛna wɔɔbɔ ban ɛwɔ beebi. Na wɔn ahɛn ebien si wɔn ekyi. Na afei sojanii, ɔrehwɛ nibenkum ɛna polisinii no ade fufuo kyikyir naanu na ɔhyɛ nnɛɛmaa wɔ nensa so na n'etun bɔ naasin ɛna ɔhyɛ mpaboa tuntum ɛna ogyina hɔ.

Mpenyin fo a ebi tsenatsena hɔ ama kor asor gyina hɔ na ɔrekasa. Ɔhyɛ ahwehwɛnyiwa, na ɔhyɛ coat nso. Wɔ n'ekyir no nso kor tsena hɔ a ɔrehwɛ biribi wɔ ne nsamu. Nanyimpa bi nso gyina hɔ a ɔhyɛ atar tuntum wɔ sor a ɔayɛ dɛ ɔnye obi rekasa. Kor nso dze ne nsa akɔ n'asowa ho, na afei kor gyina hɔ hyɛ atar fufuw, na .

Amanyɛsɛm rokɔ do. Panyin kor gyina hɔ a ɔhyɛ ahwehwɛenyiwa na ɔama ne nsa do, mbuukuu so gu n’enyim, nkrataa so ka ho. Bis obi so gyina n’ekyir a ɔhyɛ atar tuntum na adze san ne kɔnmu. Nkaafo no wɔtsenatsena hɔ a binom rohwɛ adze wɔ hɔn nsamu.

Ahɛn a wɔahyehyɛ a wɔdze rutuw kwan, na ahɛn no wɔyɛ ahorow ɔyɛ nnum. Ebi si sor na ebi nso si ase a wɔdze ahyehyɛ ndadze mu. Nyimpa kor gyina hɔ a ɔrehwɛ ahyehyɛ ɔyɛ hɛn yi, na dan no mu nso, kanea bobɔ sor, na nnipa kor hyɛ atar tuntum wɔ ase.

Mmɔframba yi dze wɔn nsa atoto wɔn ahow te dɛ wɔrepɔ mpae. Wɔn ekyir nso dua tenten si hɔ. Dan bi si hɔ a n'abow no woebue ato hɔ. Ebinom nso gyina hɔn ekyir a wɔtwer ban ho a ne ho yɛ fufuo. Mmɔframma no ebinom adwo hɔn tsir, ebi nso wɔatwerɛ hɔn tsir ho. Wɔyɛ mbenyin ɛnna mbaa.

Sɔfo gyina ha a ɔrobɔ mpaa dze ama obi a oewu na wɔdze no ahyɛ amona mu, adaka a osi hɔ no, ɔyɛ fɛw, na nyimpa a wogyina hɔ no so Aborɔfo wɔ mu na Ebibifo so wɔ mu. Binom hyɛ tuntum na wɔabɔ pata wɔ hɔn ekyir, na hɔn ekyir hɔ no ara so hɛn fufuw bi si hɔ, binom wɔdze hɔn nsa egu wɔn akoko na wɔrohwɛ dza ɔrokɔ do.

Adzesuafo a wɔredzi wɔn ho nkɔmmɔ. Na kor asɔr agyina hɔ a ɔrekyerɛkyerɛ nsɛm mu dze kyerɛ ne nkrɔfo no. Wɔ pon a osi wɔn enyim no nso, nfir sisi do a wɔhwɛ do na wɔdze sua wɔ adze. Ihwɛ wɔn akyir hɔ a, ban ho no, ayɛ dɛ ma wɔatuetue ban no ho. Na abo nso wɔ hɔn akyir. Na ahataw nso si ɔyɛ opn no do.

Maamefo ebaasa a kor repra, na ebien nso wɔrekita ndzɛmba mu. Na hɔn ebaasa nyinaa wɔabɔ hɔn mu adze. Nkyɛnsee beberee na ɔsi hɔn enyim a ɔrekita mu. Hɔn ekyir no nso pono bi si hɔ a adze bi si do a wɔdze tam fufuw akata ho, na abow no nso a ɔwɔ hɔn ekyir no nso wɔato mu. Abobra kakraba bi nso gyina hɔ a ɔno nso rehwɛ dza wɔreyɛ.

Adzesua rokɔ do, abaɛfor mfir si nyimpa n’enyim a ɔrohwɛ do, basia kor hyɛ atar tuntum wɔ sor a ne tsinhwi so yɛ tuntum na ɔdze ne nsa bankum akɔ n’ano. Banyin kor so hyɛ atar tuntum a no so ɔdze ne nsa egu no bo do, na wɔ ekyir no so ihu dɛ banyin bi gyina hɔ a no so ɔrohwɛ ne nsa nyimfa na ɔrohwɛ dza nkaafo no wɔreyɛ. Hɔn dan no so ahwehwɛ na adze wɔ hɔ.

Obi n'abɛɛfo afir a ɔyɛ laptop si no pon do. Ne telephone nso da hɔ, na no buuku nso gu hɔ a ɔebueibuei mu, na egua fufuw si hɔ a na n'atar ɔsɛn do. Mbuuku nso ɔahyehyɛ bi wɔ ntaabow fufuw mu, na bɔdambɔ si dan no mu.

Mmaa ne mbenyin a wɔresaw, na mbenyin no wɔyɛ ebaasa a wɔhyɛ atar tuntum wɔ sor, na wɔhyɛ atar a ɔyɛ dɛ sika wɔ ase. Mbaa no nso dze biribi akyekyer hɔn akoko, na hɔn ekyir no wɔrebɔ ayer wɔ hɔ. Ɛhɔ no nso ayɛ hyerɛnhyerɛn. Muhu beebi a ɔyɛ dɛ adze fufuw bi a wɔdze abɔ ban ho. na ɛhwɛ fam hɔ nso a ɔyɛ dɛ tam na ɔsɛw fam.

Agudzimma wɔresau na wonyinaa waama wɔnan benkum do na mmenyinfo a wɔwɔ mu no wɔhyɛ ntar tuntum wɔ sro nna mmesiafo no wɔdi dukuu akyikyri wɔne ti. Ayiribɔfu no so wɔ wɔn wkyi a wɔrebɔ ayiri no ama wɔn ama waasau. Kanea bebree so wɔ hɔ na ebinom so webue wɔn ano a ɔyɛ dɛɛ wɔrituu nwom.

Egwa tsentsen si dan mu a sundze kor da do. Dɛm ara na mbuukuu so hyehyɛ ɔyɛ adze mu wɔ ban ho. Efom hɔ no wayɛ hyɛnhyɛn. Na mbuukuu no ebimo wɔ hɔ a wakyerɛkyerɛw ndzɛma bi wɔ do.

Ababato bier. Mbaa na wɔatow santsen wɔrotow aba. Na kor abobow ne krataa a ɔdze rehyɛ adaka no mu. Dɛm ara na kor nso ne tsirnhwi yɛ tenten. Ntar a wɔhyɛ no nso bi ne dze yɛ kɔkɔɔ. Mbesiafo no, binom adwew hɔn tsir, ɛna binom nso ɔyɛ, ɔaseraw hɔn tsir egu do na wɔrehw nya ɔroto aba no.

Wɔresie nnipa a nnipa ahoroɔ gyina ho, na obi gyina hɔ a ɔhyɛ atar fufuo a ɔde ne nsa agu ne koko do. Wɔn a wɔresie funu no nso, ebi n'ekyir, ɔhyɛ atar tuntum wɔ fam, ɛnna nnɛteɛ a wɔatu agu nkyɛn no nso wɔasaw dze agu nipa no do, na mbenyimfo nkotsee na wogyina hɔ.

Sinihwɛfoɔ a wɔabɔ ngua rehwɛ sini, na ebinom deda hɔ, ɛnna ebinom nso tena hɔ, na wɔdze tam ahorow na wɔdze ato fam, na wɔrehwɛ sini no. Wɔ sini no n'ekyir no, ndua bebree nso wɔ hɔ, na mbaa ne mbenyin a mbaa no binom hɔn nhwi ɔyɛ tuntum.

Nyimpa beesia na wɔtsena abaɛfor mfir computer enyim, adze hyehyɛ hɔn enyiwa wɔrohwɛ mu, na bi so dze ne nsa ato no kɔmpiwta do remiamia do. Mbuukuu gugu pon a wɔtsena ho no do, dɛmara so na nhyiren ka ho. Saafee so da pon no do na kɔɔpow so osi do.

Mbenyifo aa wɔn ho yɛ dzen aa wɔkita piaw. Ɛkor so kita ɔyɛɛ nsebɔ ebien wɔ ne nsem. Wɔn panyin tena ɔyɛ pɔnkɔ do na ɔdze ɛkyɛw kɔkɔɔ ahyɛ ne tir, na ekyim so kɔkɔɔ si ne tir do. Ndua wɔ wɔn akyir, dɛmaa nso na adan ahorow wɔ hɔ. Ebi fra tam na ebi so hyɛ mpaboa.

Worisie nyimpa nyimpa beesia na wɔhyɛ ntar a wɔdze bi akyekyer hɔn tsir. Na bi so hyɛ hɔn ano. Ahɛn ebien si hɔn ekyir a ɔyɛ fufuw. Ndua so sisi hɔ. Oetutu famu dze ɔyɛ adaka ahyehyɛ hɔ. Na wɔrekata adaka no do.

Mbaa ebien wɔresaw adowa. Kor ama ne nan benkum do, ɛnna kor nso abɔ ne mu adze. Obi gyina hɔn ekyir a ɔretwa hɔn mfonin, na ebinom nso abɔ ngua a wɔrehwɛ nnipa ebien yi a wɔresaw no, na nea ɔkita adze wɔ ne nsam no, ɔhyɛ atar tuntum wɔ ase. Mbaa ebien a wɔresaw no, wɔnhyɛ mpaboa.

Edzibɛn a waabin na ɔyɛ ahomka papaapa. Brɔdi ebien, kyeifua so yɛ ebien, paya kä ho. Paya no, wetwitwem nkroko nkroko esia na ehu kontomire a wɔdi afra frɔi a osi hɔ na ayiwa noso osi ɔyɛ egwa do na ayiwa no yɛ tuntum na ɛhwɛ edziban yi a, ɔbɛyɛ dɛu papa.

Ayowa a edziban wɔ mu. Na ɔyɛ Brɛdze a ɔyɛ ebien a ɔasonsɔn. Dɛm ara nso na paya a woetwitwa mu bɛyɛ esia. Nkyefua fufuw ebien, forɔe no nso ihu nkontombire na nam a wɔdze afra. Ogu ayoma no mu.

Ekurow a nnipa bebree ɛna ahene bebree wɔnam mu. Ahen no bi yɛ akɛse na ebi nso yɛ nketenkete. Adan bebree nso wɔ hɔ a ebi yɛ abrosan atentenatenten. Na ahen no nso bi yɛ kɔkɔɔ na ebi ɛyɛ fufuo. ɛna nnipa nso mbaa ne mbɛnyin ɛna wɔadzi afra.

Ahyɛn akɛse na nketewa a wɔaboa ano wɔ kurom, na nyimpa beberee na wɔnenam hyɛn yi ho. Binom so adze a wɔretɔn, na binom nso wɔro wɔnam rokɔ. Na ahyɛn yi, bi yɛ kɔkɔɔ na bi nso yɛ fufuo. Nyimpa a wɔnam hɔ no nso ɔson atar a obiara hyɛ. Ada wɔ hɔn ekyir, na aborsan bebree nso wɔ hɔ.

Nyimpa kor gyina hɔ a ɔnye dɔm dodow rekasa, bi dze ne n’asen na binom nso dze hɔn nsa egu wɔn ekyir na wɔayɛ dzinn ritsie asɛm a nyimpa no reka kyerɛ hɔn. na dan kor si n’ekyir a dan no, n’abow no mu yɛ ɔyɛ tuntum. Na nyia ɔnye hɔn rekasa no so, ɔhyɛ atar kɔkɔɔ na wɔadwer ne tsir. Hɔn ekyir hɔ no so, ndua sisi hɔ.

Nkɔmɔdzi ɛna ɔrekɔ do nyipa bebree wogyina nyipa kor n'enyim a ɔrekyrrɛkyerɛ nsem mu akyerɛ wɔn. Endua wɔ wɔn ekyir, ɛna mmesiafo no nso ebinom akyekyer wɔn tsir, mmanyin fo no so ebi hyɛ ahwehwɛnyiwa, ebinom nso hyɛ ɔyɛ atar kɔkɔɔ na tuntum. Ɛna afei ntar no so ebi yɛ fufuw.

Ahomgyebea, obi tsena ɔyɛ kyim ase a ɔregye n'ahom. Po wɔ n'ekyir. Ndua a ɔtsena kube so wɔ hɔ, ɛnna nsuw nso da n'enyim a ndadze sisi ho.

Besia a ɔyɛ sogya penyin ɛnna ɔnye mbenyimfo nnum rekasa rekyerɛkyerɛ nsɛm mu dze kyerɛ hɔn, na ɔyɛ wiemhyɛn nso si hɔ a wɔn nyinaa wɔrehwɛ. Ntar a ebinom hyɛ no ɔyɛ fufuw, sor na ase, na wɔhyɛ mpaboa tuntum nso.

Nyimpa na kaar na wɔayɛ bebree wɔ ha, kaar no bi yɛ fufuw na bi so yɛ kɔkɔɔ. Binom so tsenatsena ɔyɛ kyim ase. Afei bea a wɔtɔn so wɔ aborɔsan a ɔtoa do ebiasa, na mbanyin na mbaa na wɔredzi akɔnaaba wɔ bea a ɔtse dɛm.

Adesuabea, na nnipa bɛyɛ esia na wɔaboa ano, na ihu hɔn nyinaa hɔn nsa. Ibi remiamia n'efir do, ɛnna ebi nso kita adze dɛ ɔrekyerɛw, na wɔ pon no do no, ihu kyerɛwdze, na afei ehun kɔɔpoo fufuo a ne nyinaa si pon no do.

Bambɔfo ebien tar ɔyɛ hɛn ho a wɔ wɔnye mpanyimfo nam, na mpanyimfo no wɔrobɔ hɔn ho ban na wɔtsena ahɛn a ɔyɛ bɛyɛ esia mu. Dɛmara so na nyimpa binom gyinagyina hɔ a wɔhyɛ ntar etuntum na fufuw. Na ahɛn no so bi afa ɔyɛ nkyɛn a ɔyɛ dɛ ɔreman atabir.

Ahɛn asia a ɔnam kaal kwan mu. Na mpanyinfo a wɔyɛ amanyɛsɛm ɛna ebinom egyina ho. Ekyir no so ebinom bebree gyina hɔ a wɔhyɛ atar tuntum Ahɛn no ne nkanea no ebi asosɔ, na ebinom nso tetare kaal kor ho.

Nketeesiamba a wɔas wɔato santen na wɔroto nnwom. Ebinom nso gyina hɔn ekyir a wɔgyina pata ase a wɔrehwɛ nneɛma a ɔyɛ nketeesiamba yi wɔretow. Nketeesiamba yi, ahwendze gugu hɔn kɔn mu. Wɔdze tam esi hɔn akoko, ɛnna ebinom nso kuta ɔyɛ duukuu wɔ hɔn nsam.

Nsu rotɔ wɔ bea a ɔte dɛm no ntsi hɔn a wɔnam hɔ no, obiara kita ne kyim na hɔn ho afɔw, hɔn asopaatsee no so afɔw. Na hɛn a ɔrokɔ no, ihu dɛ wɔasɔ ne kandzea a ɔdze rohwɛ kwan do. Ahɛn pii sisi hɔn ekyir, adan pii so wɔ hɔ, na ihu ndua so na ankora osi nsu no mu a ɔkyerɛ dɛ nsu wɔ mu.

Amanyɔkuw bi a woedzi ehyia a panyin a ɔda hɔn ano gyina akasafir mu rekasa kyerɛ dɔm. Binom nso gyinagyina wɔtsenatsena n'ekyir a wɔretsei dza ɔreka. Binom dze ade ahyehyɛ hɔn ano. Ebi n'atar yɛ tuntum. Ɛbi n'atar yɛ tuntum a fufuw ɛna kɔkɔɔ wɔ mu. Bi nso wɔhyɛ atar a ɔyɛ atar bun, na agua tuntum nso si penyin a ɔrekasa no n'ekyir.

Amanyɛfo na wɔahyia mu a, kor gyina ɔyɛ akasamu a ɔnye nyimpa beberee rekasa. Wɔ n’ekyir no nso, nkorɔfo tsena hɔ a woritsie dza ɔreka kyerɛ amansuon, binom dze ndzɛmba akata wɔn hwene ano. Egua tuntum si hɔ a obiara nntsena mu. Nyia ɔrekasa no so hyɛ atar fufuw wɔ sor na ɔhyɛ tuntum wɔ ase.

Mbaa a wɔhyɛ ɔyɛ ntar fɛɛfɛw na worutwa mu a wɔama hɔn nsa wɔ sor dɛ wɔdze roto obi nsa, bi reserew, na ntar a wɔhyɛ no kɔkɔɔ wɔ mu na fufuw so wɔ mu, na afei, tuntum so wɔ mu. Mbanyin ka hɔn ho a wɔhyɛ ntar tsentsen fufuw na wɔhyɛ asopaatsee, ehwɛ hɔn ekyir hɔ so a, wɔabɔ pata wɔ hɔ a ngua sisi hɔ a binom wɔtsenatsena ase.

Ɛdan a obiara nnim. Nhwiren si hɔ. Pono si hɔ a ɔyɛ adze si do. Dɛm ara nso na mbɔlambɔ nso si hɔ. Ban ho no nso, wɔdze biribi asɛn hɔ. Egua no no sor no yɛ tuntum, na fam hɔ no nso wɔapepa hɔ yie papaapa.

Nyimpa ebien a wɔrekɛhyɛ daadzetsirmu, wotu ɔyɛ famu egudze, na wɔhyɛ kyɛw fufuw na tokura no so no mu ayɛ tumm, mbobaa gugu famu na efir a wɔdze yɛ edwuma no so, woripia dzi hɔn enyim.

Panyin bi a woehyia ne mamfoe a ɔnye hɔn ridzi nkɔmmɔ. Ebinom atsen hɔ nsa dɛ wɔpɛ dɛ wɔkyea no. woeso nnipa kor ne nsam. Na panin yi ɔhyɛ atar fufuo, ɛnna nea wasɔ ne nsɛm no nso ɔhyɛ atar tuntum a fufu wom. Wɔyɛ mmaa ne mmenyin. Ebinom hyɛ kyɛw, ɛnna ebinom nso wɔdze adze akata hɔn tsir ho.

Sundze ahorow a wɔdze egu egua mu, na egua no yɛ tsentsen. Sundze no, bi yɛ fufuw na bi yɛ brown, famu hɔ no so, dza ɔtow hɔ no so n'enyiwa yɛ blue. Nhyiren sisi hɔ, nkandzea bobɔ hɔ. Ngua no so bi atsew no ho si ɔyɛ pon ho.

Asordaafo a wɔ nam kaar kwan do wɔrepata ko, na wɔyɛ bɛyɛ eduonu, binom kitsa ndua na hɔn nyina nso wɔhyɛ kyɛw, ɔsor bi ne kyɛw na ɔsor bi nso ne kyɛw. Hɔn hɛn dzi hɔn ekyir a asordaafo no no bi so wɔ mu, na kaar kor so wɔ hɔn ekyir a ɔno yɛ kakraba, na hɔn nyina hɔn enyim kyerɛ fakor a wɔrekɔ.

Mpaabɔfo a woehyiam. Wɔgyinagyina hɔ a wɔama hɔn tsir do dze rehwɛ kan. Binom fira tam tuntum, ɛna binom nso fita tam orange. Dan no mu no, ndadze. Frankaa nso sensɛn hɔ, na binom nso akoto hɔ.

Nyimpa a woehyia a wɔrobɔ mpaa, wogyina hɔ dzinn na wɔrohwɛ hɔn enyim, woefura tam a bi yɛ tuntum na bi so yɛ akokɔangoa, bea a wogyina no, ɔyɛ asɔrdan mu, na binom atar tuntum na pon na ngua sisi hɔ a wogyinagyina ho.

Dan mu a no mu yɛ hyerɛnhyerɛn. Atwer a ɔyɛ fufuw na ɔnye sikakɔkɔɔ, na afei ahwehwɛ nso wɔ dan no mu. Kadzea bobɔ sor a wɔasossɔ, na ihwɛ fam hɔ nso a. wɔdze biribi ato hɔ a wɔdze pon asi do. Ngua no nso yɛ fɛw papaapa, na ngua no n'enyiwa no reyɛ ayɛ dɛ fufuw.

Dan a ngua ebien si mu a pon si egua no enyim, wɔ ban no ho no so, biribi bobɔ hɔ a ban no ho yɛ fufuw. Kanea so hyehyɛ ɔyɛ so, na nhwehwɛ so wɔ hɔ. Atwer so wɔ hɔ a itum fow dze kɔ sor.

Edziban horow a wɔahyehyɛ a wɔdze ebi rokɔ akɔsom. Nea a ɔdze edziban no kita no nsam no, ɔkita ne nsa nifa, na serew nso da n'ano. Dɛm ara na n'ekyir no nso, nnipa ebien gyina hɔ a wɔn nso wɔhyɛ atar fufuw, na edziban a wɔahyehyɛ wɔ hɔ no nso ebi yɛ tuntum, na osisi pon do.

Nyimpa binom robɔ ɔyɛ ayer a ebaasa wɔresaw. Binom nsi gyina hɔ a wɔrobɔ hɔn nsamu. Na benyina ogyina mbaa ebien hɔm mfimfin no, ɔhyɛ atar tuntum wɔ ase, na ɔama ne nan nyifa do wɔ sor. Dɛm ara na mbaa no nso wɔama hɔn nsa do wɔ sor.

Mmeranteɛ ebien a wɔkita etuo ebien. Ɛkoro tena hɔ ne nsa da ne tuw do wɔ naakoko ɛna ɛkoro nso gyina hɔ a ɔhyɛ kyɛw a ɛtuw ɛda naakoko na wɔn nyinaa wɔrehwɛ wɔn benkum. Wɔn akyi no nso ayɛdɛɛ mpapadan ɛna ɛwɔ hɔ na ɛfam hɔ nso ayɛdɛɛ ahatɔpum na afei benyinbakoro hyɛ atare wɔ aseɛ a ɔyɛ kɔkɔɔ.

Ɔhrɛma a ɔredzi ball. Ɔkor ama ne nan do a ɔde rebɔ ball no. Nkaafo nso gyina hɔ a wɔrehwɛ. Wɔ agoprama do nso afuw wɔ do. Mbofra no, bi hyɛ atar tuntum. Adan pii nso wɔ hɔn akyir. Na bepɔ tsentsen bi nso wɔ dan no n'akyir.

Akwanhyia esi wɔ ha, na nyimpa a ɔyɛ wɔhwɛ epirafo no wɔakɛmema hɔn do, wɔhyɛ atar fufuw, bi ne mpaboa kɔkɔɔ da ano, na wɔdze ndzɛmba akata hɔn hwen na hɔn tsir, bi rohwɛ enyimfa, bi rokɔ atabir. Wokitsa ndzɛmba a wɔdze rokɔ ɔyɛ dan mu, na ehwɛ hɔn ekyir so a ndua beberebe wɔ hɔ, na wimu so atsew.

Mbenyimfo bebree na wogyina ɛyɛ afiri bi do. Wɔamema wɔn nsa do. Ebi rebɔ ne nsam. Ebi nso de ne nsa akata n'ano. Ntar a wɔhyɛ no nso gu mu ahorow. Ebi ne dze yɛ tuntum. Ebi ne dze yɛ fufuw. Ebi ne dze yɛ ahabanmon na wɔamema wɔn nsa do a wɔrebɔ hɔn nsam. Ihwɛ a ayɛ dɛ ma nkunyimdze ayɛ wɔn dze ɛwɔ kom.

Nnipa a wɔrekɔ asiei. Wɔyɛ bɛyɛ eduonu. Wɔhyehyɛ at ntare atuntum atuntum, na wɔhyɛ biribi dɛ nnam a wɔdze rokɔ asiei. Kube dua sisi wɔn ekyir, dɛm ara nso na ndua ahorow wɔ hɔn ekyir. Mmesiafo nso ka ho a wɔne hɔn rokɔ esiei.

Nyimpa ahyia a ɔkyerɛ dɛ wɔreyɛ amandze, na mbasiafo na mbanyin na wogyina hɔ, mbasiafo ebien tam na osi hɔn asen na wɔnhyɛ hwee wɔ sor, binom so tsena ndua ase wɔ ekyir. Dɛmara so na binom so tsenatsena engua do a wɔrohwɛ nyia a ɔabɔ no mu adze a okitsa biribi wɔ ne nsamu no ɔreyɛ.

Atomadze rekɔdo mbanyinfo ebaasa ɛkor abɔ ne mu adze aa okita adze ebien so ɛtam ɛna osi wɔn ase no. Mbaa ebien nso gyina hɔ aa wɔdze ɛtam esi wɔn ase aa wɔnhyɛ atar wɔ sor. Ebi nom so tena tena wɔn ekyir aa ɔyɛ dɛɛ wɔ tena pataa ase. Ndua so wɔ wɔn ekyir.

Mpanymfo a wɔafura tam a wɔrebɔ kyen. Kyen no, ne ho yɛ kɔkɔɔ na tuntum. Ɛtam nso a wɔafura no nso ɔyɛ fufuw. Na wɔyɛ beyɛ awɔtwe. Na kyim nso si wɔn do. Na wɔkita ndua a wɔdze rebɔ nkyen no.

Ɛdan a osi hɔ a n'ekyir ndua bebree wɔ hɔ. Abow kor ena webue wɔ ɛdan no ho. Abien nso wato mu. Na paado no obiara nyi hɔ. Edua ketseketse bi so si ɛdan n'enkyɛn, na ntokura ebien nso wɔ hɔ a wato mu. Na abow na wabue no ayɛ dɛ obi tsena ano.

Abatoo rekɔ do na maame ko ɔde krataa rehyɛ ɔyɛɛ bɔks mu a ɔkyerɛ dɛɛ wato naba ewie. Ɔbɔ duku a wayɛ dɛɛ fufuo ɛna ɔde ɛtam so asi naakoko. Ɔnakyire nso aberanteɛ bi gyina hɔ a ɔhyɛ mpaboa kɔkɔɔ a ɔhyɛɛ trawsɛs ɔyɛɛ tuntum naa ɔhyɛ ataare pink nso wɔ soro na ɔrehwɛ dea abrewa no ɔreyɛ ɛwɔ ne nsa benkum.

Abatow rokɔ do. Maame penyin gyina adaka ho a ɔdze ne krataa dze rehyɛ ɔyɛ adaka no mu. Ne nkyɛn nso adze si hɔ a ɔyɛ fufuwa wɔdze tow aba. Ɔbɔ duukuu ndo fuguw. Obi nso gyina n'ekyir a ɔrehwɛ dza mame no reyɛ. Dɛm ara na binom nso tsenatsena hɔ a wɔhyehyɛ ɛkyɛw na wɔrekyerɛw adze.

Amambra a ɔrokɔ do a banyin kor a tam fufuw si n’akoko na ɔsoa biribi a efuw wɔ mu, na papa kor so gyina n’enyim a wɔatsen ne nsa. Banyin bi so gyina hɔ a ahondze da no kɔnmu na ɔdze tam akyekyer ne no ho na daadze da no kɔn ho. Ntaabow egu si hɔ a obiara nntse do, na kyim na adze so wɔ hɔ nkorɔfo tsenatsena ase.

Kaar si hɔ a nipa pii efim esan na wɔredzi nkɔmɔ. Besia kor, ade kyikyir ne hwini ano na wakyikyir ne ti nso. Benyin kor hyɛ atar fufuo na waabɔ ni mu adzi ɛna kor so gyina hɔ a ofra ntam. Ɛdan si wɔn akyi a ɛdan no, ni ntokua waatutu mu.

Nyimpa dodow a wɔresaw, bi yɛ Aborɔfo, bi yɛ Ebibifo, mbasiafo na mbanyin. Na binom ama hɔn nsa do wɔ sor, bi dze hɔn nsa esuo hɔn asen, binom atserɛw hɔn nsa nsamu. Binom so gyina ekyir a wɔyɛ dɛ wɔrohwɛ hɔn a wɔresaw no, na ehwɛ hɔn ekyir nso a ɔyɛ dɛ wɔhyɛ dan mu a wɔrohwɛ dza ɔrokɔ do.

Buronya dua si hɔ a nyimpa baasa wɔkotow enyim. Na woesosɔ hɔn mu a wɔreserew. Baage nso si hɔn nkyɛn, na ban ho no nso nhyiren bi bɔ hɔ, na egya si benyin no nyifa. Abofraba no kita adze wɔ ne nsamu, na ndzɛmba nso bi gu famu.

Nkurɔfo a wɔregye hɔn enyiwa. Wɔkita ahoma wɔ hɔn nsam. Ebinom nso worehuruhuru, ɛna abfra kakraba bi nso gyina hɔ a ɔno nso ɔrehwɛ dzɛa mpanyimfo no wɔreyɛ. Ebi akyekyere ne tsiri ne tsiri nhwii. Ebi hyɛ ataar tuntum, ebi hyɛ ataar fufuo, ɛna ebi nso wɔama hɔn nan benkum no do.

Efir a wɔdze ko na ɔasɛɛ ma binom gyinagyina do, wɔama hɔn nsa do dɛ woedzi nkonyim. Na binom kitsa frankaa na bi so kitsa etur. Binom so hyɛ kyɛw na binom nnhyɛ kyɛw.

Asaw na wɔresaw. Na wɔn nyinaa ama wɔn nan benkum do. Wɔrebɔ wɔn nsɛm. Ebinom nso tena hɔ a wɔrebɔ kyene. Na ebi nso tena hɔ a wɔrebɔ wɔn nsɛm. Ɛdan sisi wɔn akyire. Ɛdan no ho bi yɛ ɔyɛ akokɔangwa.

Agodzifo a wɔahyɛ wɔn ntar hyerɛpɛɛ a woridzi asaw, bi abɔ no mu na bi so gyina hɔ, wokita ɔyɛ peaa wɔ hɔn nsamu, na wɔhyɛ biribi a ɔyɛ dɛ ɛɛ akɔmfo hɔn ntar. Na ɛɛ eb anan a wɔgyina enyim no, wɔdze hɔn nan bankum aba enyim na nyimfa dze no wɔ ekyir, binom so gyina hɔ ekyir a wɔrobɔ hɔn nsamu.

Drɔwin bɔ ɛban ho a ɔkyerɛ abakɔsɛm. Na mmbaa nye mbanyin ɛna wɔwɔ do. Mmbanyin no wɔhyɛ ɛtam fufuw wɔ ase, ɛna mmbesiafo no wɔn tsir nwi ɔyɛ tuntum, na ɔyɛ tsentsen. Na wama wɔnsa do wɔ sor. Ewiemhyɛn nso si wɔn etsifi.

Sogyanyi kor da famu a neee anyankofo anan no nso wogyina no ho. Ebien akotow a wɔrehwɛ no ɛna ebien nso gyina hɔ a hɔn nɔo wɔrehwɛ dza ɔrokɔ do. Dan si ekyir a ɔayɛ de egya atɔ dan no mu a noho ahyeɛ. Afei, ndua nso sisi hɔ beberee.

Edwumayɛnyi a orutu bɔnka, ɔhyɛ atar a n’enyiwa yɛ akokɔangoa na ɔhyɛ kyɛw fufuw. Wɔ n’ekyir no so, nkyerɛwee wɔ hɔ a wɔakyerɛw eduonu wɔ do. Ne nkyɛn fa mu no so, adze bi si hɔ a ɔyɛ dɛ kɔkɔɔ. Na afei, wɔ n’ekyir papaapa mu no so, adan ahorow na osisi hɔ a ndua sisi n’enyim.

Ahɛn ahorow na wosisi hɔ, na woetwa ɔyɛ wim wimuhɛn no ho ahyia. Na ahɛn no, bi yɛ fufuw, bi yɛ kɔkɔɔ. Na ehwɛ hɔn ekyir so a, nnua bi sisi hɔ, na mbrɛ woesi ahyehyɛ no no, ɔyɛ dɛ ma wɔrey woriyi akyerɛ na nyimpa ehu dza ɛɛɛ hɛn no no dodow a ɔyɛ na wɔdze aka asɛm.

Wiemhyɛn bea a wiemhyɛn si hɔ ma nnipa rekɔ akɔforo. Nnipa bebiree, mmɔframma ne mpenyin, mbenyin ɛna mbesia. Ebi ne baage yɛ tuntum, ebi nso n’ataar yɛ tuntum na ebi nso n’ataare yɛ fufu a wɔrekɔfo wiemhyɛn no. wiemhyɛn n’aboo no nso wɔabue ato hɔ.

Nyimpa beberee a wɔnam kurom, wogu mu ahorow, mbaa wɔ mu, mbanyin so wɔ mu. Binom rutwa kaar kwan mu, binom so rohwɛ hɔn nsamu. Bi ne baage yɛ tuntum, binom hyɛ atar fufuw. Da aborɔsan so wɔ hɔn ekyir, na mboframba so wɔkeka hɔnho na wɔnam worutwa kaar kwan mu.

Adzesua rokɔ do. Mbenyimfo a wɔtsena ɔyɛ abɛɛfo afir, laptop ho na wɔr r kɔdzi nkɔmbɔ. Wɔhyɛ ntar tuntum. Hɔn ekyir hɔ no nso, ebinom nso tsena hɔ a hɔn tsir nhwu yɛ tuntum, na wɔhyɛ ntar tuntum. Dan no nso, nhwehwɛ na wɔdze ayɛ. Kanea wɔ dan no mu.

Asantehen, ɔtsena eguam. Ɔfura ne kente fɛɛfɛɛfɛw. Sika kɔkɔɔ atwa ne ho ahyia. Ebi bɔ ne tsir, ebi deda ne nsa, ɔkuta ne bodua. Afei ɔrehwɛ n'enyim. Abaguafo nso ebinom gyina n'ekyir. Wɔfurafura tam, na mmom wɔnhyɛ atar na wɔrehwɛ ɔhen no a ne ho ayɛ fɛw no, na ɛhwɛ hɔn ekyir nso a obi gyina hɔ a ɔno ɔhyɛ n'atar, na ɔtsena ɔyɛ pata ase.

Asantehen tena n'aguam. Ofura ne kente na agudzi ne ho ahyia. Okita bodua nso wɔ ne nsa mu. Ne mpanyimfo gyina n'akyir a kor hyɛ ahwehwɛniwa. Afei yi mpanyimfo yi, wɔdze tam na wɔdze asi hɔn ase. Asesegua si ɔyɛ ɔhen ne benkum na nnema bi nso sensan ne nyimfa.

Anyigye bea a ɔyɛ mpoano a ɛdɔm wakogu hɔ a wɔregware. Na afraba bi tsena fom. Asrɔkye ebu , na ebinom nso wogyina hɔ a wɔre huru huruw. Ebinom nso dze wɔnsa atoto wɔn kɔnmu, mbaa nye mbanyin, mmɔfra nye mpanyin. Na ebinom tsena fom a wɔnhyɛ star.

Nipa esiaa ebien wɔkuta kora wɔ wɔn ɛ nsam. ɛkoro no de wayɛ dɛɛ ɔresi fam ɛna ɛkoro nso wama ne nsa do. Ebi bɔ duku ɛna ebi nso wadwo wɔn tri . Ɛkoro hyɛ ataare kɔkɔɔ a wayɛ dɛɛ nsensaayɛ nsensaayɛ ɛwɔ mu. Wɔn nyinaa wɔhyɛ atareɛ a wahyɛ no wɔ aseɛ no yɛ tuntum. Wɔhyɛ asopaate na wɔde biribi akyerekyere wɔn nan.

Amandze na ɔrokɔ do. Ɔno nti, mbaa beesia a wɔgyina hɔ a hɔn nyinaa wɔhyɛ atar tuntum wɔ fam na bi nso hyɛ atar wɔ sor, wɔabɔ hɔn duukuu, na binom kita ɔyɛ kroba wɔ hɔn nsamu. Dɛm ara nso na benyin gyina hɔn ekyir a ɔayɛ dɛ ɔrehwɛ adze a wɔreyɛ no, na besiafo no nso, bi tsirhwi ɔn .

Akwentufo a wɔabɔ santsen rehwɛ hɔn akwentu mu nsɛm, na wokita hɔn baage a wɔdze rotu kwan. Binom hɔn atar yɛ kɔkɔɔ. Binom no nt atar tɛ tuntum. Mbenyin na mbesia. Binom ama hɔn tsir do a wɔrehwɛ biribi dɛ tevevision a wɔrehwɛ dza ɔwɔ do na wɔakenka. E .

Ahomgyebea a ngua na pon sisi hɔ a ndzɛmba sisi do wɔ pata ase. N’ekyir no so, po da hɔ na ndua so sisi nkyɛn hɔ. dadze bi sisi hɔ a ndzɛmba tuatua do.

Maame bronyii a ɔgyina ne dan mu. Ɔhyɛ ahwehwɛ niwa. Ne trinwii nso ɛyɛ bebree na ɔrehwɛ ne benkum dɛɛ ɔrehwɛ nneɛma a ɔsisi ntaaboo do. Nneɛma no nso ɛbi yɛ ahwehwɛ, ɛbi yɛ kɔɔpoo. Dɛ me hu ɔyɛ ahataaw a ɔyɛ dɛɛ nhwiren nso ɛwɔ naakyi na ɛsew so da naano.

Nnipa a wogyina dadze a wɔabwen no dɛ nkɛntɛnkɛntɛn a wɔpɛ dɛ wofow na wɔkɔ bea fofor, na nnipa no dɔɔso. Mmaa ne mbenyin. Ebinom ama hɔn nsa do. Ebinom nso reforo, na hɛn nso si hɔ a ɛhɛn no ɔyɛ fufuo a atwerɛdze wɔ wɔatwerɛ biribi wɔ ne nkyɛn.

Mmenyin ebien, mmesiamma ebien, wɔtena pono ho woridzi nkɔmɔ. Ɛkor kita bukuu, ekor kita ade wɔ nensɛm. Ɛwɔn nyinaa wɔrehwɛ nipa kor. Ɔyɛ dɛɛ ɔkyerɛkyerɛ asɛm mo ɔdi akyerɛ wɔn. Ahwihwɛ wɔ wɔn ekyi, ɛhɔ no so ahyirɛn. Fom hɔ no so ɔyɛdɛɛ ma nnɛma gugu fom ɛna ɛpono no do nso nneɛma bebree gu do a wɔdi eedi wɔn ho nkɔmɔ.

Nnipa baanan a wɔabɔ gua redzi nkɔmmɔ. Mmenyin ebien ɛna mmesiafoɔ ebien. Besia kor ne tiri nhwii yɛ tuntum. Benyin kor nso hyɛ mpaboa tuntum, na ɔhyɛ ataar fufu wɔ ase. Hɔn nyinaa hɔn agua no wɔdze ndadze na wɔdze ayɛ. Wɔ pono no do nso tɔmbɛ sisi do a nsu wom.

Abranteɛ a ɔrehwɛ tiifi. Ɔdze nenan ato egwa do, ne dua nso da n'enkyɛn ɔtsena n'egwa mu. okita adze wɔ n'ensam, na ɛdan no nso baabi yɛ fufuw.

Aberantsɛ a ɔrehwɛ television. Na okita adze wɔ ne nsamu. No poma ebien nso gu ne nkyɛn. Ɔatsen ne nan dze ato ɔyɛ egua kor do. Na adze fufuw kyekyer ne nan no ho. Ne tsirnhwi nso efw, na TV no nso si adze fufuw do.

Mmoframa baanan a wɔrebɔ ayer ma wɔresaw. Mmbesisfo ebien gyina enyim , ɛna mmbenyifo ebien nso gyina ekyir. Mmbesiafo no ɛtam si wɔn asen na ɔbanyin no ɔdze tam asi ne kɔnmu. Wɔn ekyir no pata si hɔ a nyipa tsena tsena ase na ebinom nso gyina gyina hɔ a wɔrehwɛ asaw a ɛrekɔdo no.

Bambɔ a aporisifo ebiasa wɔrobɔ, ebien kitsa etur, wɔhyɛ daadzekyɛw, na basia kor gyina hɔn nkyɛn a ɔdze ne nsa esi n’asen. Hɔn ekyir, nyimpa beberee nenam hɔ mba mbanyin ne mbaa wɔ mu, na binom rokɔ na binom so reba. Ndua pi so wɔ hɔn ekyir.

Ɛdan si beaeɛ a mfir si hɔ a wɔdze si ɔyɛ adan. Ebi nso tutu fam. Dɛm ara nso na kar a wɔdze anhwea gu mu nso abien si hɔ. Katapila nso si hɔ na ɔatufam papaapa. Nnipa gyina hɔ wɔrehwɛ ma adwuma a nkaafo no wɔreyɛ kɔ do.

Wimuhɛn si beebi a nyimpa beberee efum hɔ, na wɔabɔ apata wɔ hɔ a ɔkyerɛ dɛ hɔ na nyimpa no wɔda. Mbaa na mbanyin na wɔwɔ bea a ɔtse dɛm. Bi n’atar no sor yɛ tuntum, bi so ne dze yɛ fufuw, na bi ama ne nsa do a ɔrekyerɛkyerɛ asɛm mu dze kyerɛ obi. Ehwɛ hɔ ekyir so a, ndua pii wɔ hɔ, na apata no so gu mu ahorow beberee.

Wimhyɛn yi asɛe, nipa bebree ɛna wabɔ pata wɔdze etwa hɔ ehyia. Na mmaa nye mbanyin, nkyɛnsee pii so sisi wɔn nkyɛn, dadzesɛn nso ka ho. Ɛtam no so ebi gugu fom, mmoframa gyina hɔ a ɛkor ama nensa do ɔrebisa asɛm. Panyin bi so gyina hɔ a ɔhyɛ atar kɔkɔɔ. Wɔn ekyir hɔ no so ndua si .

Mmɔframba na mpenyimfo a wɔretu mmiraka, ayɛ dɛ ma wɔrekɔhyia obi anaadɛ wɔrekɔhwɛ asɛm a asi wɔ baabi. Nnua wɔ hɔn akyir. Mmoframba no, mbesiafo ka ho na mbeyimfo ka ho. Ebi reserew. Ebi rekasa. Na obi ne mmirika no n'ano, ihwɛ a n'ano nyɛ dzen. Mohu dɛ wɔnam afuw mu, kwan no so ɔyɛ mfuntama kwan.

Adansifoɔ a wɔreyɛ adwuma, na ebi ama ɔyɛ kyɛnse do a ɔse ne yanko ɔngye. Ndadze ndadze nso a wɔakyekyer wɔdze reyɛ adwuma no nso osi hɔ, ɛnna wɔn ekyir no nso, wɔahyehyɛ ntaaboo. Kor hyɛ atar a n'enyiwa yɛ kɔkɔɔ, ɛnna ɔhyɛ kyɛw so n'enyiwa yɛ akokɔ angu, ɛnna kor nso hyɛ kyɛw a n'enyiwa yɛ fufuw.

Adzidzi rekɔdo, mmanyifoɔ abien ɛna besia koro, besia ne nwi yɛ tenten. Adziban a wɔsi wɔn anim no, bayin dze ne nsa abien na ɔde reto adziban no mu, ɛkoro so a ɔtena nekyɛn no wama nensa benkum do wɔ soro. Ɔbaa no nso tɔmblɛ si nenkyɛn a adze wɔm ɛna tɔmblɛ tuntum nso si ɛpono no do.

Ɛhɛn a osi ɔyɛ adze kɔkɔɔ do, na nyimpa so gyina ekyir a ebi ama nensa do dɛ ɔnye ebi rekasa. Dɛm ara so na ebinom nso gyina hɔ a wɔrehwɛ ɛhɛn a ɔtse dɛm yi. Ɛhɛn no ɛkor so si nkyɛn a nefa baabi ɔyɛ kɔkɔɔ. Nyipa no so a wogyina hɔ no ebi hyɛ atar kɔkɔɔ, na ebi so hyɛ atar tuntum.

Ngua ebien si hɔ a ɔyɛ tuntum. Sumdze fufuw ebien nso gu mu. Pon si hɔ a no sor no ɔyɛ ahwehwɛ, na bɔlambɔ si do, ɛna nhwiren nso si do. Egya wɔ hɔ a egya no ɔredzɛw. Kandzea nso bɔ sor a ɔyɛ ɔsensɛn hɔ a ndzɛmba efufuw nso sisi do. Mbuuku nso wɔ dan no mu.

Mbaa, banin na mbofra na wɔatsena famu a wɔredzidzi, edzibanhorow na ogu osi hɔn enyim, ahataw ahataw so gu edziban no nkyɛn, na muhu prɛtse a ɔyɛ fufuw, na kor ama prɛtse do a ɔdze rema ne nyɛnko basia dɛ dza ɔwɔ mu no, ɔngye.

Asɛmdzibea a atsɛmbuafo wɔyɛ esia wɔtsena egua mu. Wɔhyɛ atar a kɔkɔɔ wɔ mu, fufuw wɔ mu na tuntum wɔ mu. Afei, ɔyɛ mbaa nye mbanyin, mbaa ebiasa, mbanyin ebiasa. Na ɔyɛ obi so asoɛr a ɔhyɛ atar tuntum wɔ sor a ɔyɛ dɛ ɔrekenkan asɛm bi akyerɛ atsɛmbuafo no. Banyin bi gu gyina hɔ a orutwa mfonyin.

Nnyimpa binom a wɔaboa hɔn ano dɛ wɔretu kwan. Na wɔatow santen. Mmaa ne mbofra, ɛmbaa no no soɛsoɛ adze a ɔkyerɛ dɛ ɔko asi hɔn kuro mu. Ɔno nti wɔatu afi bea wɔwɔ no wɔkɔ baabi fofor. Na mboframma no dze, ebi nhyɛ mpɔboa. Na bi dze ne nsa asɔ n'aso. Ebi nso rehwɛ baabi. Na benyin nso ɔhyɛ kyɛw no ka wɔn ho.

Nnipa atow santsen a wɔsoso hɔn ndzɛmba dɛ wɔdze ritu kwan. Mboframba hyehyɛ mu bi. Abofraba kor gyinahɔ a ɔdze ne ns esi n'asen, na ndzɛmba a wɔsoa no nso, wɔakyekyere ɛbi. Sumdze na adze ka ho. Benyin bi nso gyina hɔ a ɔhyɛ kyɛw, ɛna afei abofraba nso bi wɔ hɔ n'atar a ɔhyɛ wɔ famu no yɛ kɔkɔɔ.

Ndzɛma ahorow na ogu ha a wɔtɔn. Na ebi yɛ fufu, ebi yɛ tuntum, ebi yɛ dɛ sapɔ ɛna ebi nso ɔyɛ mm ɔyɛ dɛ mbɔlambɔ. Dzɛa ɔwom no ebi yɛ nketenkete na ebi nso yɛ akɛse. Wɔahyehyɛ ne nyinaa wɔ asedo.

Nnipa baasia a wɔhyɛ dan no mu a wɔredzi nkɔmmɔ. Ayɛ dɛ wɔresua adze. Na kor gyina hɔn benkum a ɔrekyerɛkyerɛ asɛm mu dzaa akyerɛ hɔn. Ɛna nkaafo no nso wɔasi hɔn tsir adze a wɔrehwɛ nkrataa a ɔda hɔn anyim wɔ pon do. Krataa no bi yɛ fufuw na bi yɛ akokɔ annwa. Ikor ama ne nsa do na ayɛ dɛ ɔregye nkyerɛkyerɛmu mu ikor ne nkyɛn.

Nsahwɛ mu edwuma na ɔrokɔ do wɔ ha. Nyimpa kor gyina hɔ a ɔrekyerɛkyerɛ nsɛm mu dze kyerɛ kaafo a wɔtsena pon ho na woesi hɔn nsa adze dɛ wɔrekyerɛw adze. Ndzɛmba a wɔakyerɛwkyerɛw no nso wɔdze bi abobɔ ban ho Besia kor tsena hɔ a ne tsirnhwi ɔyɛ tuntum.

Kar nam kwan mu ɔrekɔ kuro mu. Mbaa a wɔhyehyɛ atar, wofura tam tuntum nso wɔnam. Dɛm ara na kar abien a ɔyɛ fufuw nso ɔnam kwan no do. Nnyipa bebree na wɔredzi gua. Ebi tena ɔyɛ kyim ase. Abrɔsan nso wɔ kurow no mu. Na kubedua nso sisi ɔyɛ kurow no mu.

Kurow a kurow a no mu ahyehyɛ adan ahorow. Ndua wɔ hɔ. Ahɛn ahorow so beberee sisi hɔ a bi yɛ nketsenketse na bi so yɛ akɛse. nyimpa so nam kaar kwan mu, dɛmara so na ahɛn binom so wɔnam kaar kwan mu. Aborɔsan si hɔ a ɔreyɛ dɛ no ho ɔreyɛ ɛɛ nhwenhwɛ. Na adan so bi wɔ ekyir ɔyɛ atsentsen atsentsen atsentsen na ogu mu ahorow.

Mmboa horow na wogyina gyina ha. Ebi tsedɛ mpɔnkɔ ɛna ebinom nso tsedɛ wansan. Na mboa no ebi renom nsu, ebi so ama n'ekɔn do na ɔrehwɛ adze wɔ sor. Dɛm ara na ɔyɛ edua so wɔ wɔn ekyir. Na nsu no so ɔyɛdɛ ɔreywow, na ebinom so renom bi.

Mboa ahorow a wogyina nsutsen ho. Mboa no bi wɔronom nsu no bi. Atwe wɔ mu, na mpɔnkɔ a hɔn ho yɛ fufuw na tuntum nso wɔronom nsu no bi. Pɔnkɔ kor ama ne nan do, na atwe no nso bi ama ne tsir do a ɔrehwɛ beebi. Ndua pii nso sisi ekyir.

Adansifo a wɔreyɛ adwuma. ℇkor afor atwer a ɔyɛ dɛ ɔdze biribi re reyɛ ɛban no ho. abien no nso gyina fam hɔ a kor hyɛ ataar kɔkɔɔ a ɛtam fufu gu ne kɔn ho. ℇkor nso gyina bokiti ho a wama ne nsa do dɛ ɛderetwe biribi.

Obi ne dan mu. Biribi tuw fam hɔ a ɔyɛ dɛ fufuo, na biribi nso si do a ɔte dɛ waduru. Egua nso si hɔ a egua no ɔɔ ɔtedɛ ahataw bunu, na adze kɔkɔɔ dam. Dan no nso kanea sɛn mu. Mfonin bobɔ dan ho, ɛnna nneɛma sisi fam a ɔte dɛ egua a ɔno nso etumi tsena do. Ahwehwɛ nso wɔ hɔ, na afei dan no no ne mu yɛ fufuw.

Hɔn a woedzi dzɛm wɔ hɔn enyiwa na wɔrekɛgye ayarhwɛ. Wɔtsena egua do, na hɔn nyina wɔyɛ mbaa. Abofraba kor so ka ho na wɔbobɔ duukuu na wɔdze adze fufuw atetar hɔn enyiwa.

Obi a ɔreto nwom kyerɛ nnipa bebree. Obi asor rebɔ ne nsam. Ɔhyɛ atar tumtum. Nkaeɛfo no nso hyɛ ataade tuntum. Wɔ akyire hɔ no wɔdze ade kɔkɔɔ ɛna wɔde asiesie hɔ. Nkanea a wɔbobɔ dan ho na ebinom nso wɔ n'akyiri kɔdzi anim na wɔn nyinaa ara rehwɛ nea ɔreto nwom no. Obi nso hyɛ dan bi mu.

Abranteɛ a ɔkita biribi wɔ ne nsam dɛ ɔreto nwom. Dɛm ara na mma nso a ebinom hyɛ ataar tuntum na fufuo nso wɔtena hɔ na wɔredzi wɔn hɔ nkɔmmɔ. Wɔ dan no mu no, ban no ho baabi yɛ kɔkɔɔ na afeu mmesiafo no nso ebi de dukuu akyekyer hɔn tsir. No,.

Mbenyin nye mbesia a woridzi asaw. Mbeyin ebaasa, na mbesiafo ebien. Benyin kor dze ne nsa benkum rosɔ beisa kor ne nsa nyifa mu. Hɔn nyinaa wɔreserew, na mbenyin no wɔnhyɛ atar wɔ sor. Na wɔhyɛ atar wɔ ase pɛ. Ahodze nso gugu hɔn kɔn mu, na wɔresereserew.

Aborɔsan a woetwa ɔyɛ nsu ho ehyia. Aborɔsan no, bi toa do ebiasa na bi so toa do anan. Nhɛmba nso sisi ɔyɛ nsu no do. Nsu n’enyiwa no yɛ krɔngyenn, na mfir so bobɔ ɔyɛ nhɛmba ahorow yi ho, bi yɛ fufuw na bi yɛ kɔkɔɔ.

Ahɛn a ɔretwam ɛwɔ dan n'enyim. Ahɛn no ɛkor yɛ kɔkɔɔ, ɛkor yɛ tuntum, na ɛkor so ɔyɛdɛ wayɛ fufuw. Ndua sisi ɔyɛ abrosan yi no ho, na nipa biara so ɛnnam hɔ. Na ɛhwɛ ewim so a ɔyɛdɛ ewim ahyerɛn. Na abrosan ebien so si ɛdan n'ekyir papaapa.

Dan a ɔyɛ aborosan a ɔhyerɛn dɛ sika kɔkɔɔ. Mpɔnkɔ ebien gyina anim a obi tsena hɔn ekyir repia hɔn. Nnipa ebinom nso gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ dan fɛɛfɛɛ a ɔte dɛm. Nsu nso tae dan yi anim, na nkanea bebree na wɔasosɔ wɔ hɔ.

Ɛdan a kanea abien ɛsɛn mu ɛna ngua so sisi hɔ a sundze gugu mu. Dɛmaa na ehu kutuw a ɔyɛ dɛ nwhiren ewom. Nhwiren ne bi nso sisi hɔ. Kanea koro nso si nhwiren ne nkyɛn a wasɔ. Ɛna biribi nso si hɔ a wayɛ dɛ agua a wɔte do. Ɛpono nso si hɔ a ne do ɔyɛ fufu a nneɛma esisi do.

Maame a nkyɛnse atwa ne ho ehyia na ɔreyɛ edziban. Ɔde ne nsa ato kyɛnse kor mu a ɔyɛ dɛ ɔrehorhoro ne nsa ho. M kɔɔpoo wɔ ne nkyɛn na afei ta nso da edziban kor mu, na ɔbɔ duukuu, na ɔhyɛ atar a n'enyiwa yɛ akokɔ angua. Na n'ekyir no nso, bowl bi si hɔ a ɔyɛ nsuo wom.

Nyimpa beberee hɔn anyi agye. Wɔama hɔn nsa so. Bi woebueibuei hɔn ano tse dɛ ma wɔretow nnwom wɔrobɔ se osiandɛ hɔn enyiwa agye. Bionm hɔn ntar tuntum wɔ mu. Binom nso hɔn ntar fufuw wɔ mu. Wɔkuta frakaa ahorow, ɛna wɔrekekam. Wɔn nyinaa, ebi kita phone, ɛna hɔn nyinaa nso wɔrehwɛ faako, ayɛ dɛ ma wɔrotow dwom kyerɛ obi.

Mbanyin ebien a wɔrobɔ ekutuku, na kor hyɛ mpaboa kɔkɔɔ na ɔhyɛ atar tuntum wɔ ase, na adze hyehyɛ hɔn tsir a wɔdze bɔ hɔn ekutukubɔ yi. Binom so gyina ekyir a wɔrohwɛ dza wɔrey, na ihu dɛ wɔdze ahoma etwa hɔn ho ehyia.

Ayarhwɛbea a ebi akɔ ɔregye ayarehwɛ. Nyimpa kor tsena hɔ a obi gyina n'enkyɛn dɛ ɔrewɔn droba. Nyaa ɔrewɔ droba no, ɔdze adze akata nehwen, na ɔhyɛ atar fufuw wɔ sor. Obi so gyina n'ekyir a ɔdze adze akata nehwen a ɔhyɛ atar tuntum. Dɛm ara na besia bi nso gyina hɔ a ɔdze nensa egu n'ekyir.

Ayarehwɛbea, obi rowɔ droba. Obi nso wogyina hɔ a ɔrekasa. Wɔn nyinaa wɔdze adze ahyɛ hɔn hwen, na bi nso dze adze ahyɛ ne tsir, na bi nso gyina hɔ ɔhyɛ atar tuntum, na kor nso hyɛ atar fufuw wɔ sor.

Afraba kor gyina ɔyɛ penyin n'enyim a ɔde ne nsa esi ne kra do. Besia nso gyina penyin no na nifa a wasɔw ne nsam, na mpenyimfo no, binom de adze akyekyer hɔn hwene ano, na ebinom nso wɔreserew. Ntar a wɔhyɛ no, ibi ne dze yɛ fufuw, ɛnna ibi ne dze no yɛ tuntum.

Akwanhyia esi ma odumgya fo epuee wɔ hɔ. Kaar a onya akwahyia no w'amoamoa, na nnipa beberee nso ɛna wogyina hɔ. Naa odumgya foɔ no so wɔrehwɛ kaar no ma woesima w'ayɛ no na wɔdze yie ato yie. Nyimpa wogyina hɔ no ebi hyɛ tuntum ɛna ebi nso hyɛ fufuo. Na obi nso edze ne nsa esi nasen ɔyɛdɛ ma ne ho abow no.

Akwenhyia esi ma odumgyafo gyinagyina hɔ a wɔre ɛhyɛn no a ɔasɛe no, wɔrebepia dze asi yie. Odumgya hyɛn nso si hɔ, na kaal kwan no, no do asɛe. Ndzɛmpa bii na ɔpete kaal kwan no do. Nyimpa bi nso gyina hɔ a wɔrehwɛ akwenhyia a oesi no. Odumgyafo no wɔhyɛ kyɛw na hɔn mpaboa yɛ tuntum.

Mbaa ebien a wɔafa afadze. Kor ne dze yɛ kɔkɔɔ, ɛnna kor no dze yɛ blue. Dza ɔhyɛ kɔkɔɔ no san nso hyɛ kyɛ kɔkɔɔ, na hɔn ekyir no ehu dɛ kanea sensɛn hɔ. Ɛkɔ hɔn ekyir papaapa nso a, mbɔdambɔ sisi hɔ a ɔyɛ dɛ nsa. Afei hɔ nifa no nso, tomatoes, anyow na mmoko nso sisi hɔ. ɛhwɛ fam hɔ nso a, ɛhɔ ayɛ hyɛnhyɛn.

Onipa bebree a wokita aboa wɔamaa no do wɔ sor wɔdze rekyerɛ. Obi kita akuma. Ebi kita abae, na ebi ɔretow ndwom. Na nkaefo rebɔ gye do. Ndua wɔ n'akyir. Ɔyɛ dɛ ma n'enyi agye papaapa. Ɔyɛ de wɔakyir aboa na wɔdzerekɔ kyerɛ.

Nyimpa a wɔrobɔ ose, na wɔama aboa do wɔ sor. Binom kita ndua, na binom nso kita ɔyɛ kɔtɔkroba. Na efuw beberee wɔ hɔn ekyir. Dɛm ara na wɔroto ndwom dze robɔ ose, na afei bi nso, ɔyɛ ɔdze tam fufuw akyekyer ne tsir na ɔdze efuwnso agu ɔyɛ nokɔn mu.

Apolisifo akye aberanteɛ a ɔhyɛ atar tuntum wɔ famu. Polisofo no, wɔhyehyɛ dadzekyɛw. Kor so gyina hɔ a ɔno ɔnnhyɛ kyɛw no bi. Ndua wɔ hɔn ekyir, hɔn kaar so si hɔ. Na hɔn abatsir no, adze fufuw bobɔ ɔyɛ apolisifo no hɔn abatsir do.

Dan mu a ngua esim. Ngua no, sumdze asia na ɔgum. Sundze kor nso da fam, na ngua no ne ho yɛ kɔkɔɔ, dɛm ara nso na tam sɛn hɔ a beebi yɛ fufuw, ɛnna beebi nso yɛ atow bun. Adze bi nso bobɔ ɔyɛ ban no ho a wɔatwerɛtwerɛ biribi wom, dɛm ara nso na ɛhu tombɛl dɛ osisim.

Skulfoɔ a wɔridzi agor, na wɔhyɛ hɔn skul atar, ɛnna maame bi nso ka hɔn ho a ɔhyɛ atar tuntum wɔ ase, na ɔhyɛ akokɔ angua nso wɔ soro a ɔne hɔn ridzi agor, na ebinom rebɔ hɔn nsam, ɛnna ebinom nso wogyina hɔn ekyir a wɔrehwɛ dze a wɔreyɛ. Kor nso gyina hɔ a ɔhyɛ atar fufuw na ɔreserew. Na ɛhwɛ wɔn ekyir hɔ pa ara nso a, aborosan bi si hɔ, na mbenyin bi nso wɔ hɔ a woridzi agor wɔ hɔn ekyir.

Son ebien a wɔnam haban mu, nnipa so gu hɛn mu a wɔrohwɛ hɔn, na son no nyina hɔn eny hɔn enyiwa kyerɛ ɔyɛ nyimfa, na nyimpa no so wɔbor bɛyɛ esia a wɔtsena hɛn mu wɔrohwɛ hɔn, mbaa nye mbanyin, na hɛn no oegyina hɔ a wɔrohwɛ dza ɔyɛ son no wɔreyɛ.

Ɔyɛkyerɛ rokɔ do, na amanyɛfo na wɔnam kaar kwan mu, mbaa mbanyin. Binom hyɛ ahwehwɛenyiwa, binom so kitsa adze a wɔakyerɛkyerɛw do a wɔama do wɔ sor. Hɔn ekyir no so, ndua beberee wɔ hɔ na ndadze so sisi kwan no do. Binom hɔn ntar yɛ tuntum, binom nso hɔn ntar yɛ fufuw.